Muri iyo somero ry'ibitabo hakaba hari harimwo ibitabo vy'ubwoko bitandukanye, kandi ukwo bitandukanye bifise n'amabara adasa muri ayo mabara twovuga iryirabura iritukura hamwe niyera ayo ubururu na yandi.

Tukihashika twebwe twasanze igitabo co mu mwaka w'icenda gisanzwe gikoreshwamwo ivyo ubuhinga arivyo bitangirwamwo ikindi kandi nuko ico gitabo gisanzwe gifise amabara atandukanye aho twovuga amabara y'ubururu ayumuhondo ndetse na yandi.

Ahantu hasanzwe hakorerwa ibitabo hasanzwe hafise isuku rikwiye ibitabo navyo bihari bikaba bifise amabara atandukanye muriyo two vuga ibara ryirabura iryera iritukura irisa n'ubururu hamwe n'ayandi

Inyubakwa muri bisangi isanzwe isharijwe n'ibara ryera, ku mpome no hejuru winjiyemwo usanganirwa n'amashurwe acafye, ku mpande n'impande kuri izo mpome ikindi co gusanganira ,usanganirwa n'amafoto agaragaraho hantu abantu bambaye impuzu zirabura.

Aho hantu mu bisanzwe hasanzwe hakorerwamwo isomero ry'ibitabo twebwe tugishikayo twasanze ivyo bitabo bisanze bifise ubwoko butandukanye ndetse n'amabara inyuma atandukanye mu mabara muriyo twovuga iritukura irisa n'ubururu iryirabura iryera hamwe n'ayandi

Tugishika aho hantu tuwasanze hasa neza ariho kandi hari hafise amabara atandukanye asanzwe ahasharije, mur'ayo turashobora kuvuga irisa n'amaraso, irisa nu rwatsi rubisi, irisa n'umuhondo hamwe n'irisa n'ubururu.

Aho hantu uhashitse usanga hariho intebe izontebeye zose zikaba ziba zigiretsweho ibitabo ivyo bitabo na vy'ibabigeretseko bikaba bifise amabara kuvuga atandukanye aho twuvuga ahanini iribundigaragara cane rikaba ari iryo ubururu.

Iyo nyubakwa ya kaminuza y'igihugu c'u Rwanda ikaba muri rusangi igeretse kabiri, uduga hejuru ikaba isharijwe n'ibara ryera kandi imbere yayo hakaba hariho igiti ndetse n'amashugwe agusanganira iyo ugeze kw'injiriro ryayo.

Aho muri iryo somero ry'ibitabo hari ibitabo vy'ubwoko bitandukanye na vyo kandi bikaba bisize amabara atandukanye muri ayo twovuga iry'ubururu irisa n'urwatsi rubisi hamwe n'irisa n'igishwara.

Ebweyi tugize awo hantu ico twahasanze twahasanze ari ingazi iyo nkazi na yo ikaba yari imfise amabara tbavugako ari abiri irya mbere niyo aragairabura irigira kabiri ni gera.

Igihe twashika muri ico kibuga gisanzwe gikinirwamwo umupira twasanze muri make ibintu bitatu ivyo na vyo akaba yari imembaro isanzwe yambarwa mu birenge naho ikaba yari mu bwoko bubiri ibirato hamwe n'isandari ibindi akaba ari amasahani n'umupira wo gukina.

Tugishika aho hantu twasanze hamezeye neza kubera yuko hari hashajijwe n'amabara meza muriyo turashobora kuvuga ibara ryera ari naryo rigaragara cane kuko no kunzu yose impera n'impera ari ryo ririko.

Sanze ico capa cerekana indome uko zisomwa mu rurimi rwikirundi aho twovuga a becde e f ge hash i je ka el emnope ki elst i ve we agasara baye hamwena zedi.

Iryo barabara, muri rusangi, risanzwe rifise ibara ritukura, hamwe n'iryera; ariko kandi, iruhande yaryo, hari inyubakwa zimeze neza, nazo zikaba zisharijwe, n'amabara y'ubururu, hamwe n'ayera.

Isomero ry'ibitabo muri rusangi risanzwe risharijwe cane ariko kandi rikaba rimwo n'ibitabo bitandukanye murivyo bikaba bifise amabara, Amabara murayo yarimwo twovuga ayera ayatukura hamwe naya gomba gusa n'umutoto uhishiye.

Ubwo buraro bwaho hantu muri rusangi busanzwe bwarateguriwe isuku rikwiye kuko numwanya ryari rihari tukaba twebwe twashoboye kwibonera uburaro bugera mu ndwi kandi ku mutwe wabwo bukaba bwari bufise aho bisegura bamesaho kandi ahantu ko hasanzwe hasharijwe n'ibara ryera.

Aho hantu muri rusange ivyo twasanze vyaribiriko amabara atanu irya mbere ririsandwa zirubisi iryo umuhondo iryoubururu iritukura hamwe n'irindi rigomba gusa n'umuhondo hamwe rigatukura bivuze ko ricanze.

Twinjiye muri iryo somero ntamuntu twahasanze ariko twahasanzemwo intebe zonyene hamwe n'imeza ndetse n'ibitabo twamenyeshako basanze bandika kurubaho.

Tugishika aho hantu twasanze ari ikibuga c'umupira kikaba gishashijwe n'amabara yera ariko kandi kuhande yaho hari hariho imirima ndetse n'ibiti ariyo bigize aho hantu kuko aba hari bararonka akayaga ko guhumeka.

Jiye ndane muri ico kirasi uhasanga harimwo intebe, ndetse n'imeza na ho imbere ukunda gusanga hariho ivyandiko biri ku rubaho ibisakazo bikaba bitagaragara neza iyo urimwondane na ho impome zikaba zisharishwe n'ibaragera.

Aho hantu hasanzwe habikwa ibitabo be n'amakaye, bifise amabara atandukanye. Muri ayo twovuga ibara ry'umuhondo, ibara ry'ubururu n'ibara ryera. Ariko kandi bikaba bigenda biriko inimero zavyo, uva hasi uduga hejuru.

Aho hantu muri iyo nyubakwa, hasanzwe hasharijwe n'amashusho y'ubwoko bwose, winjiyeyo ukaba usanganirwa n'intebe zigomba kumera nk'umuzingi, ikindi twasanze aho hantu n'intebe zisanzwe zifise ibara ry'ubururu, kandi zikaba hari nyegamo.

Iyi n'imwe mu myambaro isanzwe ikoreshwa mu ntoke, nayo ikaba ifise uruhande rumwe ruriko ibara rigomba gusa n'umuhondo, ikaba ikoreshwa mu gihe umuntu agomba gukingira ibiganza vyiwe.

Winjiye, muri ubwo bubiko, bw'ibitabo, uhasanga, ivy'ubwoko butandukanye; ariko kandi, uca usanga ububati, ivyo bitabo birimwo, bugomba gusa, n'umuhondo; ikindi uhasanga, ni intebe zitatu, hamwe n'imeza.

Ishati yari imanitse aho hantu twasanze muri rusangi ifise amabara abiri ibara ryambere rikaba ryari iryera irindi rikaba ryari ryirabura mwomenya yuko atayandi mabara yari kuriyo mpuzu.

Aho ukihashika usanganirwa n'intsinga zisanzwe zifatanije naho izo ntsinga zikaba zisa n'umuhondo zimwe zitukura izindi zisa n'urwatsi rubisi hamwe n'ayandi mabara agomba gusa n'igishwara nomenya ko izo ntsinga zifasha mu gufatanya iyo mashini nyabwonko ikorera aho hantu.

Iyo nyubakwa akaba ari inyubakwa ibereye ye kandi ishajije omenya ko ruhome gw'iyo nyubakwa kubakiishijwe n'amatafari yisima tho kandi hagati y'itafaali n'irindi naho nyene akaba hari isima.

Iki kibuga gisanzwe gishajije kuko harimwo uturangi twera kuko ahanini ahari mweni iryo rangi usanga harimwo akantu ko kugaragara neza naho uruzitiro akaba ari ivyuma nivyo bizitiye ahantu

Iyi ni imwe mu mirima, y'abenegihugu usanga mu bihugu, bimwe bimwe; ukaba akenshi, iba itewemwo ibigori; naho hakaba, hariho n'ibiti bimwe bimwe, nk'ivyamwa, baba barirengagije.

Uru ni rumwe mu rukoba rw'inyuma rusanzwe rugize igitabo c'ivyubuhinga mu mwaka w'icenda rukaba hariho amarangi asa n'ubururu ayasa n'umuhondo n'ayandi ashaka gusa n'urwatsi rubisi.

Izo nyubakwa zisanzwe zisharije ku buhinga bwa none ahanini nyishi zirageretsa imbere yazo usanga hari ivyamwa vy'ibigazi naho zose zikaba zisakajwe amabati kandi zisharijwe ahanini n'ibara ryera

Iki kigo kiri mu nyubakwa zikomeye koko wihweje neza usanga umushinge ari uwamabuye meza kandi hagati yawo n'irindi akaba ari isima naho kumpome usanga ari amatafari ahiye, ugishika usanganirwa n'ibiti vy'amashurwe.

Iyi nyubakwa igaragara nk'iyo mu buhinga bwa none, kuko igeretswe irirenga kane, iyi nayo ikaba ifise amadirisha y'ibiyo na ho iruhande y'iyo nyubakwa hakaba hariho ikibuga.

Ahantu muri ino nyubaka harasharije kuko hasi hasize n'ibara ritukura, ariko kandi rikaba rirengeje kw'isima. Ibindi navyo ni uko tubona yuko hayagayaga kandi harimwo n'irangi ryera.

Twinjiye muri iyo nyubakwa twahasanze hariho intebe abanyeshure bashobora kuba bo kwicara ko iyo nyubakwa hasi ikaba isize isima twamenyesha ko impera n'impera aho twovuga ku mpume naho nwene hashejwe n'ibara ryera.

Iyi nyubakwa ni nziza kandi irakomeye tuvuga ko ikomeye kubera ko yubakishijwe amatafari aturiye aho ni ku ruhome naho umushinge akaba ari amabuye hakati y'ibuye n'irindi akaba ari isima, gushaza naho bakaba bakoresheje ahanini ibara ryera.

Iyo nyubakwa, hasi isharijwe, n'ibara rigomba gusa, n'igishwara; naho intebe zirimwo, zikaba ari iz’ibiti, ikindi naco, ni uko ku ruhome, hasharijwe n'ibara ryera.

Iyi imwe mu nyubakwa zigize aha hantu ikaba ari iyakarorero kuko ndani hino nyubakwa hakaba hashajijwe namwe mu bagabo bamwe bamwe amafoto bashize aha ndani naho ibara rishajije aha hantu ahanini rikaba ari iryera

Ubu buryamo ni bwiza kuko busa neza, hasi hakaba hasize isima, naho imatera zikaba ziriko igitambara gisa n'ubururu, eka n'impome zisharijwe n'ibara ryera.

Iki kibuga, c'umupira w'amaguru, kirashajije, kandi kirabereye; hagati muri co, hashajijwe ahanini, n'ibara risa n'urwatsi rubisi; naho iruhande y'aho, hari aho abarorezi, bashobora kuba bokwicara, mu gihe hariko harabera, urukino.

Muri ibi bikoresho hariho bimwe ata hantu na hamwe wogenda ubibure, ivyo na vyo twovuga umusumeni benshi bazi nk'urukero, inyundo hamwe n'iranda, naho iki kindi gisanzwe cugara ntaho ukunda kugisanga kiretse mu mahinguriro canke ahantu hagutse.

Ahantu hari kino kibuga nahantu habereye kubera yuko iruhande yaho hari ibiti bisanzwe bitanga akayaga ariko kandi na conyine kira cagaragara neza kuko ntikirakunyagurika cane ku mabara basanzwe basize bahejejeye kucubaka.

Iki kigo c'amashure shingiro kirashaje, kuko aho bagiye basiga irangi ririko rirafudika, naho intebe zaho zisanzwe zigizwe n'ibihimba bibiri igiti hamwe n'ivyuma ahari igiti caratanguye kujinyagurika.

Ibi bikoresho vyose, uko ari bibiri, ni ivyo mu gikoni, kandi birameneka; navyo akaba ari: agasorori, hamwe n'akabido, gasanzwe kajamwo, amaritiro cumi.

Iyi nyubakwa irimwo ibikoresho vyiza aho twavuga intebe hamwe n'amameza bisize irangi rizobibuza kubungwa gushariza impome narwo akaba ari irangi ryera naho amadirisha akaba ari ivyuma harimo akanya hagati y'icuma n'ikindi

Iyi nyubakwa irabereye ijisho kandi ikikujwe n'ibiti ivyo navyo bikaba bifasha kuba vyotanga umuyaga uruzitiro rwayo rukaba ari ubwisenyenge aho naho nta muntu yopfa kwinjirayo nk'umusuma ata muntu yamuhaye uruhusha.

Iyo nyubako yaho hantu n'inyubakwa ikomeye kuko igizwe ku ruhome n'amatafari aturiye hagati y'itafari n'irindi akaba ari isima naho umuryango waho hantu ukaba ari w'icuma kandi usize ibara rigomba gusa n'urwatsi rubisi

Iki kibuga gisanzwe gikonirwako umupira w'amaboko kirashajije, kubera yuko kirafise ibikiranga, aha twavuga nk'imirongo, naho kandi hasi hari irangi risa n'ugwatsi rubisi.

Ugishika aho hantu usanganirwa n'amabara atukura ayo umuhondo hamwe nayo gwatsubise ico ubona indani aba ari ibiti vy'amashugwe bateye gushariza aho hantu na hiyo nyubako nayo ikaba isakajwe amabati atukura.

Intsinga zisanzwe zikoreshwa kugirango zirungike ivyo ziba ziriko zirakora kuri iyo mashini nyabwonko, zikaba zifise amabara atandukanye. Aho twavuga ayasa n'ubururu, ay'umuhondo, ndetse n'ayasa n'ubwatsi rubisi.

Amatafari aturiye n'iyo yubakishijwe impome zino nyubakwa naho gushariza tubonako ari irangi rigomba gusa no gusa nurwatsi rubisi niry'umuhondo iryera ritagaragara neza kubera yuko inyubakwa yo ubwayo isanzwe ishaje.

Izi mpuzu zibiri nazo akaba ari ikabutura hamwe n'isengeri vy'irangi ry'ubururu iryera hamwe n'iryirabura vyanikiye ahantu heza kuko vyanikiye ku bwatsi butotahaye

Winjiye muri ico cumba c'uburaro ,uhasangamwo ibitanda birenga bitanu, ivyo navyo vyose bikaba bisiriho ibitambara n'imisego aho umuntu ashobora kuryama, umenya ko ivyo bitanda harimwo bimwe vy'ivyuma ibindi vy'imbaho.

Irangi risa n'umuhondo hamwe n'irindi rigomba gusa n'igishwara ni kimwe mu bigize uno mwika w'ikizungu, uyu nawo ukaba ukoreshwa mu gusiga amazu.

Muri rusangi turavye muri ako kantu kariko arimwo ibintu vyinshi aho twovugamwo nk'iradiho isanzwe ifise ibara ryirabura umukasi hamwe n'i karamu, ndetse n'amakereyo yo guca.

Uruhome rwiyo nyubakwa rukaba rwubakishijwe amatafari aturiye hagati y'itafari n'irindi akaba ari isima iyo winjiye indani usanganirwa n'ukuyagagirana kwaho hantu ikindi uhasanga n'intebe umuntu ashobora kwicarako.

Aha hantu, harasharijwe, ahanini n'ibara risa n'ubururu; gusa abasanzwe bahakinira, umupira w'amaboko, barahanezerererwa, kubera ukuntu hameze; irangi ahanini, ku rundi ruhande, akaba ari iryera.

Ikintu cose kiri hano muri no nyubakwa kirafitaniye isano kandi hariho bimwe usanga bihuza uruhome rusharijwe n'ibara ryera co kimwe no hasi hasharijwe n'ibara ryera naho intebe zimwe zimwe ziratukura.

Iyi nyubakwa yubatswe mu buhinga bwa none, isharijwe n'ibara ryera ibisakazo navyo akaba ari amabati, winjiyemo utangazwa n'ukuntu usanga imeza n'intebe vyo mu buhinga bwa none.

Ubwo buzu bwa sugumwe muri rusangi busanze bwubatse twuvuga mu buhinga bwa none bukaba bugera kuri bune, bukaba bufise imiryango y'ivyuma kandi ikaba ari y'ubururu mwomenya kw'aho hantu hasanzwe hasakaje amabati.

Inyubakwa imwe igize kino kigo niya karorero kuko hasi hasize isima intebe na zonyene zirasharijwe n'irangi ryera eka n'impome na zonyene zirasharijwe, imiryango n'amadirisha akaba ari ivyuma.

Muri iyo nyubakwa harimwo intebe n'amameza yo mu buhinga bwa none kuko ni ama prasitike hamwe n'ivyuma gusakara aho hano naho bikaba vyakozwe n'ivyuma hamwe n'amabati.

Uri ubwo buraro usangamwo amamatera y'ubwoko butandukanye, ariko, kandi ubwo buraro hasi harasize kumpera ku mpome z'ubwo buraro hakaba hasizwe ibarayea aho urugi akaba ari ubwo icuma, kandi mu muryango uhasangae gitambara.

Aha hantu harasharije ku buryo bwuko hasanzwe harimwo intebe abanyeshuri bicerako iyo baje kwiga. Ibintu bibereye kuba muri ino mins ibiirasi abanyeshuri bigiramwo, usanga bisharije nk'uku. Ku mpome ugasanga n'ibara ryera.

Igiye muri ico kirasi usanganirwa n'intebe hamwe n'utumeza ikindi na co n'uko urubaho ruba rwirabura hasi naho hakaba hasize amadirisha akaba akozwe n'utuntu tw'utwuma duto duto naho umuryango akaba aruwe ibiti

Iyo nyuyakwa akaba ari inyubakwa ikomeye kuko umushinge wayo ukaba ari uw'amabuye. Hagati yibuye n'irindi akaba ari isima. Uduze ku mpome nazo ni iz'amatafari aturiye. Mwomenya ko isakashwe amabati.

Isomero ry'ibitabo uhashitse gusanganirwa n'ububati bubiri ukaba burabana, kamwe iburyo akandi ibubafu mumenya ko aho hantu hasanzwe hasizwe n'irangi ryera.

Ubu n'ubwoko bw'amakaramu yose atukura ariko akaba apfundikijwe n'udupfundikizo dutandukanye, zitatu za mbere zipfundikijwe n'udufundikizo dusa n'ubururu naho izindi zitatu n'udufundikizo dutukura izindi na zo zitatu zikaba ari utwirabura zose ico zihuriyeko n'uko zandika amabara atukura.

Amakleyo y'ubwoko butandukanye ,harimwo ayatukura ,hamwe n'ayasa nurwatsira bisi ,ivyo keshi usanga bifungiye aho hantu, navyo bikaba bikoreshwa iyo hagezwe ko umuntu agomba acape.

Amabara ane n'iyo yaragize iyo mipira twahasanze aho twovuga ibara risa n'urwatsi rutoto irindi ry'ubururu iritukura hamwe n'irisa n'umuhondo.

Kurico kibuga c'umupira w'amaguru n'ahantu habereye kuko mu kibuga harabereye amaso impera hariho ibiti bisanzwe bikoreshwa mu gutanga umuyaga ababa baje kuhakinira umupira.

Abo bakozi basanzwe bakorera aho hantu bakaba bari bambaye imyambaro isa ikaba ari uwera hamwe n'uwirabura kandi bakaba bose bari bafise imishatsi y'imikorano mu mitwe yabo

Twinjiye aho hantu, twasanze abahakorera, baba bambaye imyambaro yera, kandi bakorera mu migwi; kubera ko, umugwi wa mbere, wariko ukoreramwo, abantu batatu, uwundi mugwi nawo, ukoreramwo abantu bane.

Mu bucupa twahasanze harimwo n'ubumeze nkibido bufise iritiro imwe imwe, vyose vyari bifite amabara atandukanye ariko kandi hariho n'ivyandiko bagiye barahomeka ko nk'icapa.

Aho abasanze abantu bo mu bwoko bw'igitsina gabo batatu muri abo umwe akaba yari yambaye itabuliya yera ahantu bari bahagaze hakaba hari imbere y'inyubakwa y'aho bakorera.

Aha muri iki kigo abakora bose baba bambaye imyambaro isa. abatambaye imyambaro yera, baba bambaye iyisa n'ubururu. Naho aho bakorera hakaba hasizwe isima.

Aba bagabo batatu, harimwo umuganga, asanzwe akora, kuri kino kigo; bahagaze hano imbere, nk'abagomba kurya, ifoto; ndazi icatumye baza hano, bagomvye ino nyubakwa, bayifotoreze iruhande, kuko nayo nyene ubwayo, irashajije; yubakishijwe amatafari, imiryango nayo, akaba ari iy'ivyuma.

Tuhasanze abantu bagera muri batatu abo muri batatu bose bakaba baribambaye umwambaro wera, kandi bakaba bari bawuhuriyeko ica batandukanya n'uko mu mitwe yabo bari bambaye ibitambara vy'ubwoko bitandukanya umwe muri bo yarafise urupapuro, ariko arastomo.

Icanezeje, dushitse muri iyo nyubakwa, twasanze hari isuku; kuko ibintu vyose vy'aho, birapanze neza; hasi nta bintu vyandagara; hakaba hasharije, n'ibara ryera; mwomenya ko, imiryango y'aho ari iy'ivyuma.

Uyu mukobwa n'uyu muhungu bari ahantu nubwo umwe agaragara nk'umuganga uyundi akaba agaragara nk'umuntu wo hanze baboneka nkabari mu rukundo hari ivyo bariko bakora nko kugira ngo bigishe ariko kandi no gusamazanya bonasamazanya.

icupa ryera rifise akantu kameze nk'agatwe mu munwa waryo. amacupa nkaya dusanzwe tuyazi kwa muganga aho bayifashisha mu gutera serumu iyo umuntu yaremvye.

Aho murugwo ruganda muri rusangi harimwo ibikoresho bitandukanye ,aho twovuga ibisanzwe bikata ivyuma bikoresheje umuyaga nkuba, ibisanzwe vyongereza umuyaga kandi twomenyeshako aho hantu hasanze hasize hasi kandi hafise isuku rikwiye.

Iyo nyubakwayo mu buhinga bwa none igeretswe akarenga kabiri ikaba ishejijwe ahanini n'ibara yera urusitiro rw'iyo nyubakwa rukaba ari ivyuma na ho amadirisha akaba ari ibiyo.

Ahantu harakorewe isima ikirenzeko nuko hashagije hanini n'ibara ryera n'ibikoresho vyishi murivyo aho twovuga ibase n'indobo bikaba vyera naho kandi imeza ikaba ifise ibara ryisangije.

Iki gikoresho ahanini kigizwe n'amabara atatu iryera irisa n'ubururu hamwe n'iryirabura nubwo hariho uruhande ruto cane ruriko ibara r'isa n'urwatsi rubisi iki gikoresho gisanzwe gikora kwa muganga aho bapima utuntu duto duto tutaboneka n'amaso.

Uyu numwe mu munzani usanzwe ukoreshwa tuvuga ko ari nk'uburyo bwa none iyu nawo mu gukora umuntu ahagazeko aha hari ubusa busa n'urwatsi rubisi hakaba haca hiyandikamwo ibiro umuntu apima

Biragaragara ko aha ari mu ruganda ngo ruganda rukaba gwari rurimwo ibikoresho bimwe bimwe aho twovuga nkamerezi ikoreshwa mu gukata ivyuma na ho biri uko harakorewe isuku, kuko nta myanda yandagaye aha hantu.

Aba basanzwe bakorera ahantu muri ico kigo usanga bambaye imyambaro ibaranga iyo nayo tukaba twavuga ko ari umwambaro wera naho aho bakorera hasi hakaba hameze neza naho impome zikaba zishegijwe n'ibara ryera.

Abo basanze bakorera aho hantu ukihashika usanga bafise utuntu muducupa na bo bakaba bambaye imyambaro yera n'amakaruvati ikindi n'uko abo bigeme bose bafise imishatsi y'imiterano mu mitwe yabo.

Tugishika aho hantu twasanze abantu bahakorera babambaye imyambaro yera babiri muri bo bari bitwikiriye ibitambara mu mitwe yabo, umwe kandi akaba yarafise urupapuro mu minwe yiwe.

Tugishika aho hantu twasanze abenshi basanzwe bahakora basanzwe bambara imyambaro ibaranga ,nayo akaba ari imyambaro yera abandi na bo bakaba bari bambaye imyambaro isa n'ubururu mwomenyako aho hantu hasanzwe hafise isuku rikwiye.

Tukihashika twahasanze abagabo batatu, umwe muri bo yambaye itaburiya yera womenyako twabasanze imbere y'inyubakwa yubakishijwe amatafari aturiye hagati y'itafari nirindi hakaba hari isima naho umuryango waho hantu akaba ari uw'icuma.

Aho muri ico kigo kwasanga abakuzi baho bahkora bambaye imyambaro yera umwe muri bo yari yambaye igitambara mu mutwe mwomenya ko gushariza aho hantu aha neni ari baragera.

Abakozi b'aho hantu usanga bambaye neza kandi bashajije abo bakozi umwe muri bo akaba yari yambaye imyambaro yera. Mwomenya ko muri abo bakozi bose bari bambaye ibibakingira mu minwe yabo.

Muryo somero hariho ibitabo vy'ubwoko butandukanye kandi bikaba bifise n'amabara atandukanye aho twavugamwo ayirabura ayasa n'urwatsi rubisi ayatukura ayasa n'umuhondo ayera hamwe n'ayandi

Iyo nyubakwa isanzwe yubakishijwe amatafari aturiye, hagati y'itafari n'irindi akaba ari isima, isanzwe ikorerwamo nk'isomero ry'ibitabo. Ibitabo navyo bihari bisanzwe bifise amabara y'ubwoko butandukanye, muri ayo twovuga: ay'ubururu, ayera, ayatukura hamwe n'ayandi.

Winjiye indani uhasanga akabati. Ako kabati nako kakaba gafise ibara ryera. Ikindi naco uhasangamwo ubwoko bw'ibitabo bibitse aho hantu. Buca uhasanga utubahasha tureture dusanzwe tubika impapuro zirezire.

Aho muri iryo biko ry'ibitabo, hari hariho ubwoko bwinshi bw'ibitabo kandi bifise amabara atandukanye. Aho twovuga ay'ubururu, ayera hamwe n'ayatukura. Naho, uruhome rwubatswe aho hantu, akaba ari urw'amatafari aturiye.

Ubwoko bwa bino bitabo burafise ico butandukaniyeko nico buhuriyeko ico butandukaniyeko nuko amarangi harimwo ibifise ayatukura ayasa n'urwatsi rubisi naho ico bihuriyeko bikaba bifise aho ari irangi rigomba gusa n'igishwara

Intebe z'inyegamo, hamwe n'imeza; imashini nyabwonko imwe, nivyo bigaragara, aha muri ibi biro, vy'uno mutegetsi; naho gushaza, uruhome hakaba, hari irangi ryera.

Aho hantu muri rusangi hasanze hakorerwa imimenyerezo ngorora mubiri hasanzwe hashirijwe n'amabara ayo nayo muri iyo tukaba twovuka ahanini ibara rista n'ubururu bamenyishaho, kandi ruhande yaho hariho ibiti bisanze bitanga umuyaga.

Hashitse muri rusangi usanga hashajije ukuntu kubera yuko uruzitiro rw'aho hantu barusize ibintu vyirabura naho ayandi mabara usanga ariaho hantu twopfuga agaragara cane nayasa n'ubururu na yasa n'urwatsi rubisi.

Kuriryo barabara ry'ikaburembi aho riherera uhashitse uhasangaho amabuye mato mato ayo nayo akaba ariyo afashanya niyo kaburembi baba basize iryo barabara womenyako hande yiryo barabara hasanzwe hari inyubakwa zo mubuhinga bwa none kandi zikaba zishajije ikindi naco hande yaryo hariho ibiti bisanzwe bitanga umuyaga kurizo nyubakwa ziba aho hantu

Amabara atandukanye harimwo iritukura, irisa n'urwatsi rubisi, n'iryubururu ahanini niyo yiganziye aho hantu, mugabo kandi kumpome ayiganziyeho twovuga yuko ari iryera kuko ntinaryo rigaragara cane.

Winjiye aho hantu usanga harimwo intebeye nziza z'inyagamo hamwe nutumeza tumeze neza zo meza zikaba zisizwe hejuru ibara ryirabura na ho hejuru, kandi kuri iyo nyubakwa hakaba ari ibara ryera.

Babiri umwe yambaye ijire igomba gutukura ipataro yirabura n'ibirato vyirabura ndetse kandi akaba abise n'umushatsi ku mutwe niwe agaragara nk'ubizi kuko niwe yarafise igikoresho gikoreshwa mu kukora bino bintu vy'umuyagankuba

Aho hantu hasanzwe hakorerwa kwinonora imitsi, hakaba hasanzwe hashirijwe n'amabara y'ubwoko butandukanye. Muri ayo yakoze aho hantu, twovuga: irisa n'ubururu, iritukura, irisa n'umuhondo hamwe n'urwatsi rubisi. Mwomenya ko hasanzwe hazitijwe n'uruzitiro rw'ivyuma.

Iki kimwe mu birasi vyari na shure shingiro kikaba gishajije kandi kirakome hasi hakaba hasiyizwe isima n'aho impome na zo zikaba zubakishijwe amatafari aturiye hagati y'itafari n'irindi akaba ari isima.

Iyo nyubakwa muri rusangi isanzwe isharijwe n'amabara abiri nayo akaba ari irisa n'urwatsi rubisi hamwe n'iryera twebwe dushitseho twasanze umuryango wayo usanzwe ukozwe n'icuma ukaba usharijwe n'ibibara ryirabura hari hacafyeko ishusho y'umuntu

Mu bikoresho twasanze harimwo n'ikaramu vyose vyari bifise amabara atandukanye muriyo twovuga ibara risa n'urwatsi rubisi iryumuhondo hamwe n'iryera ariko kandi akantu vyari birimwo hari hariho uruhande rurimwo ibara ritukura risa n'igishwara hamwe n'ahandi hagomba kwera.

Impome z'iyo nyubakwa zisanzwe zubakishijwe amatafari aturiye, imiryango nayo akaba ari ivyuma ,amadirisha nayo akaba ari ibiyo n'ubwo bimwe bimwe biriko biramenagurika . Hariho n'ibiti bisanzwe bisahiriza mu gutanga umuyaga ku bantu bahakorera.

Ico cigo c'amashure y'intango gisanzwe cubatswe n'amatafari aturiye kandi amadirisha n'ibiyo bikaba bisharijwe n'ibara ry'umuhondo uki hashika usanganirwa n'amashurwe yaho hantu twobamesha ko kandi abanyeshure baho basanzwe bambara imyambaro isa n'amaraso hamwe niyi gomba gusa n'igishwarara.

U muco amashure gisanze cubatswi awhantu kikaba cubatswe mu bubinga bwa none, kandi kikaba kigeretswe kabiri unduga hejuru impome z'ishishite ico kigo zikaba zibakishwe amatafare gutashika usanganirwa n'ikbungabana ko ibendera ry'igihugu c'uburundi.

Higera kuri icoro kigo c'amashure twasanzeho abana bagera muri batatu na bo bakaba bari bambaye imyambaro ibaranga bafise n'amasakoshi mu bitugu vyabo bamenyesha ko ico cigo gisanzwe gisakashwe amabati, kandi ruhande yaho hakaba hariho ibiti bitanga umuyaga.

Nbakwa hasanzwe harimwo intebe na zo zikaba zikozwe mu mbaho twamenyesha ko aho hantu ubwaho hasanze hasize isima, ariko, kandi biragaragara ko hashobora kuba hamaze igihe batongeramwo iyindisima ngo basige hasi.

Iyo nyubakwa muri rusangi isanzwe yubakishijwe amatafari aturiye kandi ikaba ifise imiryango y'ubururu, ukaba igeretswe kandi incuro zibiri uduga hejuru. Ikirenzeko isakajwe amabati.

Iyo nyubakohamuri rutangiye isanzo bibakishijwe amatafali aturiye hagati y'i tafali n'irindi akaba ari isima, kandi hakabahubatswa neza, kuko abahubatse barubahije umwanya hagati y'i tafali nirindi haba mu buduga canke mu bukika hakaba hari hamanitseho ingeneye bakorwa aho hantu ku mpume iryoshure.

Inyubakwa winjiye ikintu kikunezera nisuku risanzwe rikorerwa aho hantu kubera yuko n'ibintu vyaho ubwaho bisanzwe bitonze ku murongo kandi nta myanda iba iri aho hantu ikindi kandi nuko hasi hasanzwe hasharijwe n'ibara ryera.

Bokoha muri rusange isanzwe yuyubakishijwe amatafali aturiye hagati y'itafali n'irindi akaba ari isima tw hasanze ruhande yayo hariho umukuzo ukozwe mu bigazi.

Tugize je aho hantu twaciye tumenya ningobwako izonyibo kwazishora kuba zimaze igihe, kubera yuko ah ari hasizwe ibara aho ariho hose ryaba ryaramunyaguritse ugasanga nta bwo bikimeze nka mbere.

Ico kigo gisanzwe gisakajwe amabati naho imiryango yaco ikaba isizwe ibara ryera, mumenye yuko uruzitiro rwaho hantu rusanzwe ari urw'ivyuma kandi rukaba rusizwe ibara ry'ubururu.

Ikigo c'amashuri y'intango gisanzwe cubatswe n'amatafari aturiye ariko kandi kuko kikaba kigizwe n'inyubakwa zibiri na zo zose zikaba zifise imiryango y'ivyuma hamwe n'amabati ku ruhande rumwe atukura ahandi yera n'imiryango nayo nyene nuko nyene uruhande rumwe asa n ubururu ahandi naho iratukura

Twinjiye aho hantu twasanze muri rusangi ivyagaragara cane zari intebe n'imeza hari hariho imeza zisanzwe zisizwe ibara ry'ubururu hamwe n'intebe ata n'ibara na rimwe zisize aho hantu kandi hasi hakaba harimwo isima

Inyubakwa muri rusangi isanzwe yubakishijwe amatafari aturiye kandi ikaba isakajwe amabati afise ibara ryera tukihashika twahasanze beshi bariko barahakinira ikindi kandi imbere yayo nkuko hariho igiti c'umuyaga nkuba

Iyo nyubakwa y'amashure mu busanzwe isanzwe ishajijwe n'ibara ryera naho winjiye ukaba uhasanga intebe abasanzwe bahakorera bicarako ndabamenyesha ko iyo nyubakwa indani irafise akabati gakozwe mu mbaho

Iikigo muri rusangi gisanzwuye kiri ahantu nheza, kuko ukyashika usanganirwa ni giti gisanzwye gitanga umuyaga kikaba co cubakishijwe amatafali, kandi hejuru kikaba gisakajwe amabati na ho amabaraza yaco akaba ashigikiwe n'ivyuma bisizwe irangi ry'ubuwe.

Ico kigo c'amashure y'intango n'ikigo kiri mu bigo vyubatse neza kubera yuko gisanzwe cubakishijwe amatafari aturiye, amadirisha hamwe n'imiryango bikaba bisize ibara ry'ubururu kandi ku madirisha ari ibiyo. Kikaba gisakajwe amabati.

Muri iryo somero twebwe igihe twashika twasanzemwo abantu babiri aho kandi ikindi twahasanze n'intebe zisanzwe zigaragara zisanzwe zishirako koko abandi ariko atabundi muntu azicayeko twamenyesha ko hasanzwe hashajijwe n'ibara ryera.

Uyu mwumvuri wegamiye hano urafitaniye isano nizi nzugi zikozwe aha hantu kuko vyose bisa n'ibara ritukura nkuko nuno mwumvuri usa naho impome zo zikaba zisizwe agasima

Winjiye indani, mu kirasi, usanganirwa n'intebe z'ibiti, ziriko zirasaza; ugaca uhasanga, n'imeza ya mwigisha, iyo akunda guterekaho, ibitabo; naho iruhande, hakaba hubakishijwe amatafari, manini manini; akaba ariyo, agize uruhome rw'iyo nyubakwa.

Iki kigo c'amashure shingiro cigako utunyeshure dukundana kuko usanga turi mu mirwi ikindi na co baratwigishije ko iciza ko twoza turambara imyambaro isa nayo ikaba isa n'ibara ry'igishwara

Iki kirasi kiramaze igihe kuko biragaragarako gishaje kuko n'ubwo harimwo intebe zimwe zimwe ari iz'ivyuma izindi ari iz'ibiti ,hasi isima bahasize yaratanguye gukungagurika.

Izo nyubakwa zaho hantu zikaba ari nyubakwa zisharije kuko zisize amabara yera zirakomeye kubera yuko umushinge wazo aruwa mabuye ikindi naco zikaba zisakajwe amabati utuzu twa sugumwe twaho hantu tuka na twone twugajwe imiryango y'ivyuma.

Ntabara na rimwe risa n'irindi murano m'amabara ari ngaha kuko hari rimwe ritukura irindi risa n'umutoto uhishiye iryera hamwe n'ayandi tutabashije kudondagura ariko kandi akaba asize ku rubaho rwirabura

Ino nyubakwa harimwo ibikoresho bimwe bimwe bisanzwe bikoreshwa iyo hakenewe ko bayikoresha aho naho twovuga ko ari imeza hamwe n'intebe amadirisha hamwe n'imiryango akaba ari ibiyo ivyo bigize ino nyubako.

Iyi nyubakwa irakomeye kandi irashajije umuryango wino nyubakwa akaba ari ivyuma naho indani akaba hasize isima, gushaza naho akaba ari ibara.

Aho kuryo shure shingiro tukihashika twasanze abarewa baho bamba imyambaro isa, aho naho twuvuga nk'imyambaro igomba gusa n'igishbara ku makabutura canke ku majipo imyambaro isa n'ubururu ku mashati y'abo barewa baho hantu.

Shika kuri iryo nchure iyo abanyeshure bari hanze ni bo uca ubona mu kibuga bariko barakino ikindi kigusanganira n'ibendera ry'igihugu c'uburundi na ryo rikaba riba ririko rirahungabana.

Ubu n'ubwoko bw'amakaramu iyi karamu ikaba yoyo ubwayo isanzwe itanga umuti usa n'ubururu, ikaba yagiye irazamura ibiciro bivanye n'umwanya k'uyundi.

Iki kigo c'amashure y'intango kirabereye kandi cubatswe mu buhinga bwa none ku buryo bw'uko ukihashika usanganirwa n'amashurwe amwamwe n'ubwo yatanguye kumera nka yuma kubera ari mugihe cici ikindi naco nuko hsanzwe hubatswe n'amatafari aturiye hagati y'itafari n'rindi akaba ari isima ibisakazo navyo akaba ari amabati.

Iki kigo, c'amashure shingiro, twovuga y'uko, kiri mu bigo bikomeye; kuko cubakishijwe, amatafari aturiye, ibisakazo vyo, akaba ari amabati; naho imiryango n'amadirisha, akaba ari ivyuma.

Inyubakwa igeretswe kabiri n'inyubakwa ikomeye kandi ibereye ijisho yubakishijwe amatafari aturiye amadirisha hamwe n'imiryango akaba ari ibiyo naho hande yaho hariho igiti gisahiriza mu gutanga akayaga abantu bohema.

Ugishika indani usanganirwa n'intebe z'ibiti kandi hasi ugasanga hameze neza. Hejuru n'aho ugasanga hasharijwe n'ibara ryera. Uravye ku mpome ku ruhande, usanga hariho ikarata itanga ivyo umubumbe w'isi.

Ikigo c'amashuri y'intango kirashajije kandi kirabereye womenya yuko gisanzwe cubakishijwe amatafari aturiye naho imiryango n'amadirisha vyakoreshejwe aho hantu bikaba ari ivyuma babisize irangi risa n'urwatsi rubisi

Iyi nyubakwa isanzwe ikorerwamo mu kwigisha abanyeshure ikaba yubatswe mu buhinga bwanone, hasi hakaba hariho ibikoresho vy'ubwubatsi bigezweho, naho kurubaho hakaba hari handitsweko ivyo abanyeshure bari bahasize, ku ruhome naho hakaba hasharijwe n'ibara rigomba gusa n'amaraso n'irindi rigomba kwera.

Iki kigo c'amashure kirasharije kandi kirakomeye. Tuvuga ko gisharije kubera yuko ahanini basize ibara ryera. Tukavuga ko gikomeye kubera yuko cubakishijwe amatafari aturiye kandi ibisakazo akaba ari amabati.

Twinjiyemwo ndani twahasanze intebe z'ibiti izo basanze bicarako iyo bariko barahakorera aho hantu hasi hakaba hari hasize isima naho ku mpome ibara bahasize mbere na mbere yaratanguye gufudika.

Iyo nyubakwa y'amashure ikaba ibakishijwe amatafari aturiye. Hagati y'itafari afari n'irindi akaba ari isima naho imiryango akaba ari ivyuma ndetse ku madirisha akaba ari ibiyo .Kandi imiryango isizwe irangi risa n'ubururu.

Kururu ruhome rwubakishijwe amatafari aturiye hagati y'itafari n'irindi akaba ari isima hariho icapa kiranga ahanini imyitwarire canke ibirangantego bigize abanyeshure biga aha hantu

Winjiye muri iyo nyubakwa yo mwiryo shure eshingiro wasangamwo intebe zikaba zikozwe mu bihimba bibiri igihimba kimwe bikaba ari igiti amaguru y'izo ntebe akaba ari ivyuma hasi hakaba hasize isima.

Ikigo, c'amashure shingiro, kirashajije; kuko cubakishijwe amatafari; naho amadirisha yo, akaba ari ivyuma n'ibiyo; abanyeshure bahiga, bakaba bambara imyambaro isa, kandi bambaye n'amasandari, mu birenge.

Izo nyubakwa z'amashure y'intango zisanzwe zubatswe mu buhinga bwa none. Iyo uhashitse usanganirwa n'amashugwe ateye imbere y'izo nyubakwa. Twobamenyesha ko kandi zisanzwe zisakajwe amabati. Impome zaryo zikaba ari amatafari.

Iyi nyubakwa ,n'ubwo ikomeye, ariko iramaze igihe, kuko ahanini, n'amatafari yaratanguye kujunyagurika, ikimeze nk'ikigaragara neza, akaba ari amabati asakaye aha hahantu.

Iki kimwe mu birasi vyongaha kuri rino shure kirabereye kuko cubakishijwe amatafari aturiye hagati y'itafari n'irindi akaba ari isima naho amadirisha hamwe n'imiryango bikaba ari ibiyo

Iki kigo c,amashuri kirashajije, kubera ko abanyeshuri bahiga bambara imyambaro isa ,ariko kandi cubatse nk'uko twovuga yuko ari neza kuko cubakishijwe amatafari aturiye.

Winjiye muriyo nyubakwa wikanga ko yose yera ariko kandi ikibitandukanya nuko ucusanga urubaho rwirabura womenya ko iyo nyubakwa amadirisha hamwe n'imiryango bikoreshejwe hamwe n'imbaho n'ibiyo

Muri ico kigo c'ishure shingiro tucyashika twasanze abanyeshure bari mu kibuga amenya yuko abo banyeshure basanzwe bambara imyambaro ibaranga akaba ari amajipo asa n'ibaragigishwara naho amashati akaba agomba gusa n'ubururu.

Aho hantu hasanzwe habikwamwo ibitabo urakunda kuhasanga impapuro abanyeshure bagiye barakorerako ibibazo naho akabati babikamwo kaba kariko karasaza kuko irangi igiti cari gifise mbere atariryo rikiboneka ubu

Uriko uraduga kuriyo nyubakwa uva hasi uduga hejuru bigusaba kudondagira hakaba hakinzwe n'ivyuma bisizwe ibara ritukura impome ziyo nyubakwa zikaba zubakishijwe amatafari aturi nayo ibisakazo akaba ari amabati.

Iyi imwe, mu birasi bigize, rino shure shingiro, ikaba yubakishijwe, amatafari aturiye; hagati y'itafari n'irindi, hakaba hari ivyondo; ariko ikaba, isakajwe amabati.

Aha hantu hubatswe neza ariko haramaze gusaza kuko isima bahasize yatanguye gukunyagurika niko kandi intebe n'ubwo arizibiti na zonyene n'ubwo zishaje ziracarimwo gusa ikintu kikibereye ijisho 'impome kuko zubakishijwe amatafari aturiye hagati y'itafari n'irindi hakaba hari isima.

Wubuzu bwa sugumwe busanzwe imiryango yabwo yaravuyeko niba abasuma batahi ivyo, ariko, kandi ku mpera ni ukuvuga ku mpume z'ubuzu bwa sugumwe n'ubwo harihashijwe niba aragera yaratanguye kuvako tubamenyesha ko bwose busakashwe amabati.

Ico kigo c'amashure kikaba gisanzwe gisakajwe amabati naho impome zaco akaba ari amatafali umushinge na bo ukaba ari amabuye ucyashika gusanganirwa n'amashugwe.

Iki kigo c'amashure kirashajije ariko amabati ashakajwe kino kigo akaba amaze gusaza kuko ariko atangura guhindura ibara ryayo naho biruko n'amadirisha nayo nyene ararugenze kuko ibiyo vyaramenaguritse.

Aha ni kw'ishure shingiro yamwe agize igihugu c'urundi inyubakwa igeretswe kabiri uduuga hejuru ukihashika usanganirwa n'urugi rw'icuma ni go abafundi bahashize.

Ibigaragara kuriyo shusho nahazoca umuryango bariko barinjira ibindi navyo bagerageje kwerekana ni ikibuga ibindi navyo akaba ari akazu kasugumwe womenya ko iyo shusho iranga aho bazubaka iyo nyubakwa.

Iki kigo c'amashure mato kikaba gisharijwe ugishika usanganirwa n'ikibuga bakinirako umupira w'amaboko naho inyubaka zacyo kitsikaba ari z'amatafari, ibisakazo navyo akaba ari amabati asizwe irangi ry'ubururu.

Ico kigo c'amashuri y'intango kikaba cubakishijwe amatafari aturiye hagati y'itafari n'irindi akaba ari isima naho gushariza aho hantu hakaba hakoreshejwe irangi ryera bamenya ko rigaragara nk'iriko rirasaza kubera ko hamwe hamwe haratanguye guhindura isura yaho.

Iyo nyubakwa muri rusangi twavuga y'uko ,itarasaza ko yari mu buhinga bwa none ,kubera yuko amabaraza y'afashe iyo nyubakwa ari ivyuma, kandi na yonyine ibwayo ikaba isakajwe amabati, twamenyesha ko amadirisha n'imiryango na vyone ari ivyuma.

Kuri iryo shure risanzwe riri mu kanyosha amwe mu makaritiye yo mu gisagara ca bujumbura gusanganirwa n'icapa risanzwe kiranga aho hantu nomenya ko inyoyo ko zaho zisanzwe zibakisijwe amatafari aturiye zikaba zisakajwe amabati.

Inyubaka irashajije kandi irabereye ibakishiswe amatafari aturiye akatitafali ni rindi akaba ali isima omushinge nawo akaba aluwa mabuyi ebisakaazo navyo akaba ali amabatu.

Iki ni kimwe mu birasi bisanzwe bigize rino shure hakaba harimwo intebe z'ibiti urubaho narwo rukaba rwirabura ikindi na co nuko harimwo umuyagankuba.

Iyishusho muri rusangi igaragaza ukuntu abantu bazobona inonzu bayiciye imbere ibigaragara hano akaba ari irembo ni ukuvuga ahabantu bashikira bageze murino nyumakwa indani inzu ubwayo nyezina hamwe n'ibindi ku ruhande aha twovuga ko ubuzu bwasugumwe hamwe n'ibikoni.

Winjiye indani usanga habereye ijisho kubera kumpome hasize amarangi atandukanye, naho uca uhasanga intebe hamwe n'imeza z'ivyuma hariho kandi hasi nahone hakaba hasize, hejuru hakaba hashakajwe amabati meza hamwe n'ivyuma.

Aha hantu inyubakwa zaho zubatswe mu buhinga bwa none, kuko n'amatafari aturiye. Hagati y'itafari n'irindi akaba ari isima. Naho ibisakazo vyizi nyubakwa zose akaba ari amabati.

ico gitabo c'umunyeshure co mu mwaka wa kane kikaba gicafyeko abana bambaye impuzu zibaranga bafise n'ikaramu mu minwe ndetse ikindi kiriko akaba ari ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

Ikigo c'amashure kirakomeye ku buryo bw'uko ibaraza ari ivyuma naho ibisakazo navyone akaba ari ivyuma hamwe n'amabati, hande yaco hariho ibiti bisanzwe bitanga umuyaga.

izi nyubakwa zimeze nk'izishaje n'ubwo biruko aho ku mpome hasizwe irangi ryera ryaratanguye kuboneka nk'iritari ryo naho amadirishya ariko ibiyo byaramenaguritse hamwe hamwe

Iyi nyubakwa igeretswe kabiri uduga hejuru ikaba iteye igomwe, kandi irabereye ijisho, tuvuga ko ikomeye kubera y'uko impome ari amabati, kandi ibikingira abantu ntibakoroke bavuye mu nyubakwa yo hejuru bakorokera hasi akaba ari ivyuma.

Abanyeshuri twovuga ko baberewe, kuko bose bambaye isandari mu birenge, naho ikindi twobavugako n'urukundo kuko bagenda barikumwe, aho basanzwe baca naho hakaba ari ibarabara rimeze neza.

Iyo nyubakwa muri rusangi isanze yubatswe mu buhinga bwa none, ikaba yubakishijwe amatafari impome zayo kandi hagati y'itafari n'irindi hakaba hariho isima twinjiyemwo, indani twaciye tuhasanga imeza ikozwe mu mbaho.

Aya n'amashakoshi murino misi abanyeshure basanzwe bakoresha mu gutwaramwo amakaye ,aha rero amabara yayo akaba ahanini ari ayirabura kiretse imwe ifise amabara ariko ubu dorodonzi.

Ico kigo, kikaba kigizwe n'inyubakwa, igaragara nk'iyisumbi izindi; nayo ikaba isharijwe, n'ibara ryera; ukihashika, usanganirwa n'ubwatsi, bw'ubuterano, busharije aho hantu; ibisakazo navyo bikaba, bisizwe irangi ritukura.

Iyi nyubakwa twovuga yuko yikwije, kuko harimwo intebe z'inyegamo hamwe n'amameza bisa hasi na ho hakaba hameze neza na ho imbere hakaba hariho aho umuntu ashobora kurungika amashusho yifashishije imashini nyabwonko.

Iyo nyubakwa yari yubakishijwe amatafari aturiye hagati y'itafari n'irindi hakaba hariho isima ku madirisha naho hakaba hari hasizweko irangi ryera ku ruhande rw'iburyo n'urwibubafu nayo ubwayo akaba yarayo ivyuma n'ibiyo.

Winjiye aho hantu uhasanga hateretse ibifungurwa bimwe bimwe womenya yuko ivyo bifungurwa bisanzwe bigaburwa ku masahani asanzwe ari ivyuma naho amabase akoreshwa aho hantu akaba nayo nyene ashobora kumeneka.

Winjiye imbere usanganirwa n'icapa canditse mururimi bw'icongereza kivuga kiti murakaza, uca uhasanga intebe hamwe n'amameza bigomba gusa n'amakaki.

iyo nyubakwa isanzwe ifise urugi rukozwe neza kandi rukomeye urwo rugi rukaba rumeze nk'urwo kugururwa inshuro zine uciye ku ibarabara iyo buguruye akaryango kamwe kasanzwe kagize ubwo rugi rurashobora kubona ibiri indani.

Tukigera mur'izo nyubakwa zisanzwe zubakishijwe amabati naho amabaraza yaryo akaba aray'ivyuma zikaba kandi zubakishijwe impome amatafari aturiye twasanze imbere yazo hasanzweho amamatera yanikiyeho aho hantu.

Iki kigo cizi nyubakwa nikigo kibereye, kandi gisharijwe n'amashurwe y'ubwoko butandukanye, eka kinakomeye, kuko amabaraza n'ivyuma, impome nazo akaba ari amatafari aturiye, ibisakazo navyo akaba ar'amabati.

Basanzwe biga ahantu iragaragara ko ari abo mu mashure yisumbuye kubera yuko bambaye imyambaro indasa kandi bateretse imishatsi ibi biduha itandukaniro hagati ry'abanyeshure bato n'abiga mu za kaminuza.

Inyubakwa zigize kino kigo irasharije kandi irabereye ikaba ishajijwe ku mpome n'amarangi abiri hakaba harimwo intebe z'inyegamo naho imiryango n'amadirisha akaba ariko ibiyo

Ahantu hasanzwe habikwa impapuro, ndetse, n'ibitabo hakaba hasanzwe hubatswe n'imbaho, kandi izo mbaho zikaba zigaragara ko zakozwe kera.

Muri rusangi iyo nyubakwa isanzwe yubatswe n'amatafari aturiye, hagati y'itafari n'irindi hakaba hakoreshejwe isima. Twovuga ko yubatswe neza kubera y'uko barubahirije umwanya hagati y'itafari n'irindi, mumenya ko iyo nyubakwa isanzwe isakajwe.

Imeza hamwe n'intebe z'ibiti ntibigikunzwe cane kuko nkaha murabuna yuko irangi basize kuri zino ntebe ry'ubururu ryatanguye kuba ryokunyuka.

Iyi nyubakwa iri mu buhinga bwa none kuko umushinge nuwa mabuye hagati y'ibuye n'irindi akaba ari isima ninako bimeze kuko n'impome na zonyene zubakishijwe amatafari aturiye hagati y'itafari n'irindi naho nkene n’isima imiryango n'amadirisha bikaba ari ivyuma kandi bisharijwe n'ibara ry'ubururu.

Izo nyubakwa z'ikigo c'amashure harasharije kandi habereye ijishi kuko ukihashika usanganirwa n'ihungabana ry'ibiti vy'ibigazi ikindi kigusanganira n'ibendera ry'igihugu cu Burundi.

Aha nihamwe indani mu hagize kino kigo winjiye uhasanga intebe z'ibiti zisize ibizibuza ku bungwa naho ikindi uhasanga ni amafoto y'abantu bamwe bamwe

Iyo nyubakwa muri rusangi nibwo igaragara nk'iyashaje kubera yuko amabati amwe amwe yayo ariko aravungagurika yari isa n'iyishajije ariko kandi ku mpumi zayo irangi ibahasize ririko riramonyagurika.

Imbere yiyo nyubakwa isanzwe yubakishijwe amatafari aturiye hamwe n'umuryango w'icuma hariho abana bari mu migwi ibiri ,batanu muri bo bakaba bari bambaye imyambaro isa na yo akaba ariy’ ugwatsi rubisi abandi babiri na bo bakaba bari bambaye imyambaro isa n'umuhondo.

Iyi nyubakwa irakomeye kandi irashajije uruhome rw'ino nyubakwa rukaba kubakishijwe amatafali aturiye naho uruzitiro rukaba rusizwe ibara ryera ibisakazo navyo akaba ari amabati.

Iyo nyubakwa irasharije kubera yuko ifise irangi ryera bagiye barasiga ku mpome irakomeye kubera yuko yubakijijwe amatafali ahiye hagati y'itafari n'irindi akaba ari isima naho ibisakazo akaba ari amabati.

Muri iyo nyubakwa isanzwe itangirwamwo uburezi ,twinjiyeyo twasanze ku ntebe ariho ikaye yisa n'ubururu ,hamwe n'impapuro ikindi twahasanze akaba ari Imeza, twamenyesha ko, iyo nyubakwa hasi isanzwe isize isima.

Iki kigo kirashajije kandi kirabereye ijisho kuko cubakishijwe amatafari naho kikaba gisakajwe n'amabati ku rubaraza hakaba hasizwe irangi ry'ubururu.

Ugishika kuri ico kigo ,usanganirwa n'inzu yubatswe imbere yaco, akaba ikindi ari inyubakwa z'abategetsi basanzwe bakorera aho hantu ,uruzitiro rw'iyo nyubakwa akaba ari amatafari aturiye.

Winjiye aho hantu uhasanga ibitabo bibiri bibiri ku ntebe imwimwe, izo ntebe na zo zikaba ari z'abanyeshure kandi zikaba ari izibiti hasi naho hakaba hakozwe n'amatafari ugushariza impome ziyonyubakwa hakaba hakoreshejwe ibara ryera.

Ukihashika ku kibuga usanganirwa n'akazu gatoya kari imbere y'inyubako ikindi na mamodoka y'abakorera aho hantu ikinezereye n'uko hariho ibiti bisanzwe bitanga umuyaga na byo bikaba bifasha ikintu kinini.

Iyo nyubakwa ni yo mu buhinga bwa none kuko igeretswe kabiri uduga hejuru naho ukuntu isharije vyovyo yateye igomwe ikindi naco n'uko amadirisha ari ibiyo.

Muri iyo nyubakwa twinjiyeyo twasanze harimwo intebe z'inyegamo hakaba ha riho n'imeza ivyo vyose bikaba bikozwe mu mbaho ico womenya hasi hakaba hasharijwe n'ibara gera ku mpande na ho bikaba ahanini ariibara isanu rwatsi irubisi.

Ikigo c'amashure uhasangako amabendera abiri. Rimwe rikaba ari iry'igihugu c'Uburundi. Naryo rikaba rigizwe n'amabara atatu: irisa n'urwatsi rubisi, iryera hamwe n'iritukura. Naho abaregwa baho bakaba bambaye imyambaro isa.

muri abo bana harimwo abakuze abeshi mu b'abakobwa baravize ibisuko by'imishatsi ku mutwe aho bari bahagaze hari ahantu habereye igisho kuko hariho ubwatsi bw'ubuterano na bwoka bubereye ijisho

Muri iryo somero ry'ibitabo, ukihashika gusanga hari ibitabo vy'ubwoko bitandukanye, uko ari ubwoko butandukanye ,bikaba ari amabara menshi ,nukuvuga ayasa n'ubururu, ayera, ayagomba gusa n'ubwatsi rubisi, hamwe n'ayandi.

Iyubakuhay isanzwe yayubakishishwe amatafari aturiye hagaiti y'itafari n'irindi bakaba basizemwo ivyondo winjiyemwo two hasanze intebe hamwe n'imeza z'umwigisha ikindi, kandi niuko basanzwe bandika ku rubaho.

Ico kiyaya muri rusangi gisanzwe kirimwo amazu atari make twebwe tukigera kw'injiriro ryacu twahasanze umuntu umwe ikindi cadusanganiye na mashurwe hamwe n'ibindi biti bisanzwe biteye kw'injiro ryaho twokwitwa igisagara.

Mwarimu tujashika twasanze hasharijwe n'amabara atandukanyi muri yo twovuga ibearagera ibararisa n'igishwara ibararye ubururu arwa irisanzwa risharije hasi igera hamwe na yandi.

Ico kigo c'amashure gisanzwe cubakishijwe amatafari kandi kikaba gisakajwe amabati nibwo biruko biragara ko kimaze igihe kuko amabati ubwayo yaratanguye guta ibara ryayo.

Igihe twashika aho hantu twasanze urupapuro rwera rukaba rufise utuntu duto duto tugereranwa hamwe n'ikwadarato akaba hari hariho n'inyandiko bigaragara ko ari ikete ryandikiwe w'umuntu.

Twebwe tukihashika kw'iyinjiriro yizo nyubakwa twasanze ubwandiko butwereka ati aho abanyeshure bigira bo murutana kandi baciye ubwenge ati kandi Iryo shure bakaryerekanako haheze imyaka mirongo ibiri nitanu.

Inyubako twinjiyemwo twa hasanze harimwo intebe abanyeshure basanzwe bicara ko naho kandi kurubaho akaba hari haro ivyandiko ku ruhande rumwe yonyuma ko kandi ikaba isanzwe isize isima kandi ikaba ifise amadirisha y'ibiyo.

Ico kigo muri rusangi gisanzwe kisakajwe amabati uko cingana cose amabara za y'ico kigo akaba ashikikiwe n'ivyuma utyashika ukaba usanganirwa n'amashurwe ku marembo y'ico kigo hamwe n'imbere yacu.

Inyubakwa zaho hantu zaba izaheze canke iziriko zirubakwa zishi murizo zubakishijwe amatafari aturiye kandi zisakajwe amabati, aho hantu kandi hariho ibiti ivya mashurwe hamwe n'ibindi vyi vyamwa bisanzwe bitanga umuyaga.

Ikibuga c'umupira kiri aho hantu, gisanzwe kizitijwe n'uruzitiro rw'amatafari, ariko inyuma hasizeho isima. Aho kandi hasanzwe hariho ibiti bitanga umuyaga iyo baje kuhakorera imyimenyerezo ngorora mubiri.

Sikaha awo hantu hasanzwe hatangirwa ubumenyi mu vyo gutumatumanako amakuru hamwe n'ubuhinga nta muntu twe hasanze tumaze kwinjira ndani, kuko hagaragarayo amamashini nyabwonko na yo akaba yarateretse ku mamezi akabameshako, kandi awo hantu impera n'impera hasanzwe hrijwe namwe mu mubara aho twovwa nk'irera.

inyubako muri rusangi isanzwe igeretswe rimwe uduga hejuru ikaba yubakishijwe amatafari aturiye ariko ikaba isharijwe n'ibara ryera kandi ikaba isakajwe amabati, ushitse usanganirwa n'igiti gisanzwe kiri imbere yayo.

aho muriyo nyubakwa twebwe tugishika twahasanze imbere hari abantu babiri umugabo hamwe n'umugore abandi nabo twahasanze bakaba bari abanyeshure kuko bari bambaye n'imyambaro isa twobamenyesha ko aho hantu hasanzwe hasize isima.

Ivyo twahasanze muri iri shure ni imashini isanzwe ikoreshwa mu guharura ibiharuro, ca tuhasanga n'ikaramu hamwe n'impapuro ,twobamenyeshako nubwo vyagaragara ko hari umuntu yarikara hakorera twebwe ntawe twahasanze.

Ii ikigo c' amashure muri rusange gisanzwe kibereye, kubera yuko ugishika ku marembo yacu usanganirwa n'amashurwe asanzwe ateye aho hantu ikindi, kandi twabamenyesha ni uko amabara yakoreshejwe mu gushariza aho hantu ibana rigaragara cane ni gera irindi ntaristano urwatsirubisi kikaba, kandi gisakajweama bati.

Ugeze aho hantu itariki mirongo ibiri na zine zukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu tukaba twasanze iyo nyubakwa yari yubakishijwe amatafari aturiye, hagati yitafari n'irindi hakaba hari harimwo isima kandi vyari bihimbaye kubera yuko abahubatse barubahije umwanya hagati itafari n'irindi haba mu buduga hamwe no mu bukika.

Ikigo c'amashure y'intango gisanzwe cubakishishwe amatafari aturiye, kandi kikaba kifise amabaraza ashigikiwe n'ivyouma i co twamninsha, kandi n'uko gisanzwe gisakashwe amabati, ariko yamababati yatanguye kononekara, kubera yuko gishobora kuba kimaze igihe cubatswe aho hara.

Tugishika aho hantu ntitwashoboye kumenya ko rishobora kuba ari ishure, kubera ko abasanzwee bahiga bose bambaye imyambaro itandukanye, kandi bari bafise n'imishatsi mu mitwe yabo twampneshako iyo nyubako abasanzwe bigiramwo isanzwe ifise amadirisha ibiyo.

Sika kuri ico kigo gusanganirwa n'uguhungabana kw'ibeyndera ry'igihugu c'u burundi na ryo rikaba rifise amabara atatu irisa n'ugwatsira ubisi igera hamwe nritukura kuri iryo bara nyene, ariko n'inyenyeri zitatu.

Iyo nyubako y'ibiro vy'ikomine ya Ngozi ikaba yubatswe mu buhinga bwa none kuko igeretswe rimwe uduga hejuru ikaba kandi isharijwe n'amabara atandukanye muri iyo twovuga ibisa n'urwatsi rubisi ayu muhondo ndetse n'ayandi.

Muri iryo shure hasanzwe harimwo intebe zikozwe mu mbaho kandi hakaba harimwo urubaho gwirabura hasi naho hakaba hasize isima impome z'iryo shure zikaba zisharijwe n'ibara ryera.

Ugishika ku kibuga, ca rino shure, usanganirwa n'ibendera, ry'igihugu c'Ubrundi; naryo rikaba rigizwe ahanini, n'ibi bintu bikuru bikuru, bikurikira: inyenyeri zitatu, amabara atatu, harimwo iryera, irisa n'urwatsi rubisi, hamwe n'iritukura.

Ubu buryamo, ni uburyamo, twuvuga ko, ari ubw'akarorero; kubera ko, hasi hasize isima, naho ibitanda, akaba ari ivyuma; imatera nazo, ntizirasaza, kandi ni iz'ibara rimwe.

Iyo nyubakwa isanzwe yubakishijwe amatafari aturiye naho amadirisha harimwo ibiyo ariko ubu vyaratanguye kumenagurika twamishaho kandi ko isanzwe isakajwe amabati.

Iyo nyubakwa ni nyubakwa twovuga yuko yari yubatswe mu buhinga bwa none n'ubwo uravye hasi bigaragara yuko imaze igihe kuko isima yaratanguye guhindura isura, naho biri uko yari yubakishijwe amatafari aturiye kandi ikibaho caho hantu kikaba cirabura.

Muri kino kibanza gisanzwe gikoreshwa mu gutangamwo ubumenyi ku bana bo mu mashure mato mato winjiyemwo usanga isima yarabomaguritse impome nazo usanga ibara ryera basize ziriko zirakunyagurika asanga kandi intebe y'umwigisha hamwe n'iz'abanyeshure ndetse n'imeza.

Iyi nyubakwa iri mu nyubakwa twavuga ko ariyo mu buhinga bwa none ni kumvo z'uko isakajwe ivyuma hamwe n'amabati meza, irangi bakoresheje mu kuyishariza akaba ari iryera, naho imiryango n'amadirisha akaba ari ivyuma.

Iyo myambaro muri rusangi irafise ico ihuriyeko ,ico na co twovuga nk'amabara asanzwe ayigize ayo nayo ahanini akaba ari ayirabura, ayandi akaba arayera ,mu menyako zose hamwe zikozwe mu mabara abiri yonyene.

Ico kigo c'amashure kirasharije twovuga ku buhinga bwiza kubera ko gisanzwe cubakishijwe amatafari aturiye kandi mu kugira ngo gise neza bakaba bagarageje gushariza n'ibara ryera iruhande yico kigo hariho , isanzwe igeretswe gatatu uduga hejuru ukihashika usanganirwa n'ibendera ry'igihugu cu Burundi.

Izi mpuzu uko ari zine nizo mu bwoko bumwe kandi zirafise ico zihuriyeko kuko nta nimwe idafise ibara ryera muri izi zine .

Winjiyemwo, iyo ata banyeshure bariko bariga, usanganirwa n'ikarata, iranga ibihimba vyo guhema; ikindi uca ubona ziba ari intebe; mwomenya ko amadirisha y'aho hantu, ari imbaho hamwe n'ibiyo.

Iyo nyubakwa, y'amashure, ikaba ibereye, kandi ishajije; zimwe muri nyubakwa z'ayo mashure, zikaba zigeretswe; ariko kandi, impome zazo, akaba ari amatafari aturiye; amabaraza, akaba ashigikiwe n'ivyuma, n'ibisakazo navyo, akaba ari amabati.

Iki kigo c'amashure kirakomeye ariko n'ubwo gishakajwe amabati biragaragarako gishobora kuba kimaze igihe, kuko amabati yaratanguye kuza ko ibara rimeze nk'iryirabura. Gusa amadirisha n'ibiyo biracifashe kuko bitaramenagurika.

Kuri ino nyubakwa rusangi, ukihashika, usanganirwa, n'amamodoka y'abategetsi; ikindi naco kigusanganira, akaba ari ibendera, ry'igihugu c'Uburundi, na ryo rikaba, rigizwe n'amabara atatu; iritukura, iryera, hamwe n'irisa n'urwatsi rubisi.

Iyi nyubakwa, ishajijwe n'ibara ryera, irabereye; ukihashika, usanganirwa n'amashurwe; aho uca naho, mw’ibarabara, hubakishijwe amatafari, naho ibisakazo, akaba ari amabati; imiryango n'amadirisha, akaba, bikozwe mu vyuma n'ibiyo.

Ikigo c'amashure kirashajije kandi kirabereye, ukihashika usanganirwa n'amashurwe bateye imbere y'izo nyubakwa, mumenye yuko izo nyubakwa bakoresheje amabara muri rusangi ane, ayo nayo akaba ari iryera, iryirabura, irisa n'ubururu, n'irigomba gutukura.

Muriryo somero uhashitse usanga ifoto y'abanyeshure iri imbere ku kibaho ni muburyo bwuko ayo mafoto atangwa n'inyabwonko isanzwe ikoreshwa n'umwigisha asanzwe abaha ubumenyi aho hantu.

Inyubakwa igeretswe rimwe ikaba yubakishijwe amatafari aturiye, ayo matafari nyene niyo yubakishijwe n'uruzitiro, hagati y'itafari n'irindi ku nyubakwa ni isima, naho ku ruzitiro ntibigaragara wogira nivyondo.

Ibi inyubako hahgisanzwe yirwamwo n'abanyeshure biragaragarako ivyobora kuba ishaje, kuko uravye ninyuma usanga amabara mwamwe, ariko arakunyuka igihe twinjira twasanze kurubaho handitseko ibintu bitagaragara neza.

Tukihashika nta muntu twahasanze ariko twahasanze ibikoresho bigaragarako hari umuntu yariko arahakorera, aho twavuga nk'ikaramu tukavuga n'impapuro zanditseko ivyandiko bigaragara ko hari ivy'ibiharuru.

Ico kigo c'amashure, kirashajije, kandi kirabereye; kikaba cubakishijwe, amatafari aturiye; imiryango n'amadirisha, vy'aho hantu, bikaba ari ivy'ivyuma, n'ibiyo, n'ubwo, amwe amwe mu madirisha, ibiyo vyatanguye, kumenagurika.

Kuriyo nyubakwa shasha iriko irubakwa ukihashika uhagaze kw'ibarabara ivyo ubona uca ubona amatafari aturiye naho imbere yiyo nyubakwa hakaba hariho ibiti vy'ibigazi

Uruhome rwino nyubakwa rurabereye ijisho kandi rurakomeye amatafari akaba ari ayatuliye agati tafari n'irindi akaba haliho isima abakozi bakoze a hanthu barabizi kuko barubahilije umwanya agati tafari n'rlindi haba mu bucika canke mu buhagarara.

Urikoi ishikaho hantu usanganirwa n'amashurwe uruzitiro na rwo ukaba ari urwo amabuya winjiye usanga iyo nyubakwa ari inyubakwa imeze neza ikaba ifise ibiyo ku madirisha.

Iyo nyubakwa muri rusangi, isanzwe ifise umushinge w'amabuye ,usanzwe upima ku masantimetero agera ku mirongo itanu ,hafi inusu y'imetero ,ikindi uhasanga iruhande yaho ,n'uko ucu hasanga ibiti ibisanzwe bitanga umuyaga aho hano.

Iki kigo c'amashure co Ku rwego rugira kabiri kirashaje, kuko aho bagiye basiga amarangi amwe amwe yaratanguye gufudika, kiretse amabati bakoreshejeyo akigaragara nk'ayagikomeye.

Ikigo c'amashuri y'intango kikaba gishajije ariko nubwo biruko biragaragara ko kimaze igihe kuko amabara amwamwe yatanguye gufudika womenyako gusakara hakoreshejwe amabati naho amabaraza akaba ashigikiwe n'ivyuma.

Winjiye abo hantu iyo ata mwigisha ahari usanganirwa n'intebe ibiti zikaba zarasizwe ibituma zitazobungwa ngo zihure n'ubukobwa ikindi na co n'uko aho hantu hasize isima amadirisha nayo akaba ari ivyuma n'ibiyo.

Inyubakwa ikaba yubakishise amatafari aturiye hagati y'itafari nirindi hakaba hari isima amadirisha nayo agize iyo nyubakwa akaba asize irangi ry'ubururu kandi nayivyuma.

Izi nyubakwa zibiri uwazubatse yari yagerageje kuzishira ahantu heza akaba yahashize igiti gitanga umuyaga naho nazo zikaba zisakajwe amabati uko ari zibiri.

Izo nyubakwa muri ruzangi zisanzwe zisharije kandi zirabereye ijisho. Zikaba zisharijwe n'amabara meza meza atatu. Aho twovuga ibara ry'umuhondo, ibara ry'ubururu n'ibara rigomba gusa n'igishwara. Inzugi ziyo nyubakwa zikaba ari iz'ivyuma kandi zisharijwe n'ibara ry'ubururu.

Iyo nyubokwaha muri rusangi isanzwe isharijwe n'amabara agera muri abiri na yo akaba arayo umuhondo handi ari igera n'ubwo rigaragara nk'irikorirafudikaha, kubera igihe imaze amadirisha n'imiryango vy'abo hantu bikaba ari ivyuma hamwe n'ibiyo, ariko hamwe hamwe ibiyo biramaze kumena gurika.

Muri iyo nyubakwa winjiyemwo ukaba wasanga intebe imbere yazo akaba ari urubaho womenya ko amadirisha y'awo hantu ari ayo ib iyo nta ho hasi na ho hakaba hari hakorewe isuku.

Indobo hamwe n'amasahani vyose vya prasitike, indobo zitatu zirahishiye amasahani nayo abiri akaba asa n'urwatsi rubisi imwe iratukura iyindi nayo ikaba yera ,iri bombo na ryo rikaba ryubakishijwe amabuye.

Iyi ni imwe, mu nyumakwa, zisanzwe zitangirwamwo ubumenyi; twovuga y'uko ishajije, kuko hasi, ntabwo hatumuka, inkungugu; intebe nazo, zigizwe n'ibihimba bibiri, igihimba kimwe kigizwe n'igiti, ikindi akaba ari icuma; urubaho narwo, rukaba rwirabura.

Abanyeshule bokuri rino shure shingiro bambara imice ibiri hariho abambaye imyambaro amajipo agomba gusa n'ubururu n'amashati asa n' ubururu ariko ibara ridakajije abandi bahiga n'a bakiri bato bo biyambarira imyambaro idasa.

Iyo nyubakwa ikaba yubakishijwe amatafari aturiye nayo hagati y'itafari n'irindi akaba ari isima, igihe twa hashika twasanze ivyandiko vyari vyanditswe kuri ugwo rubaho ruri indani muriryo.

Ikigo c'amashure kirashagije, kandi kirabereye ijisho, Ukihashika usanganirwa n'ibiti bisanzwe bitanga umuyaga ,biri mu kibuga, ikindi naco nuko cubakishijwe amatafali aturiye, naho ibisakazo akaba ari amabati, n'ubwo na yonyene ariko arasaza mu guhindura irangi.

Aho basanzwe bigira abo banyeshure, bambara imyambaro y'ubwoko butandukanye, kuko hari abambara amakoti, abandi imipira yera, abandi itukura, ariko kandi ni abanyeshure bitonda kuko usanga batunganye bariko baraba imbere ivyo umwigisha ababwira.

Iyo nyubakwa twovuga y'uko isanzwe ishaje ,naho biri uko impome zayo zari zubakishijwe amabuye, amadirisha n'imiryango, ku madirisha bikaba vyaribiyo n'ubwo vyamenaguritse, ibisakazo na vyo n'amabati ariko arasaza.

Kuri iki kigo c'amashure harabereye kuko irangi risharije aha hantu, rikaba ari iryera. Imiryango n'amadirisha akaba ari ivy'ururu kandi akaba ari ivyuma. Abanyeshure baho bakaba bambara imyambaro ibaranga kandi bayihurijeko.

Iki kirasi kimwe mu zisanzwe zifashishwa mu gutanga ubumenyi hano kuriri ishure shingiro kirabereye kandi kirashagije ni muburyo bw'uko cubakishijwe amatafari aturiye hagati y'itafari n'irindi akaba ari isima naho intebe z'abanyeshure akaba ari zibiti.

Ikigo c'amashure kirasharije kandi kirabereye kubera yuko abahiga bose barafise imyambaro ibaranga. Gisanzwe cubakishijwe amatafari aturiye. Twobamenyesha ko imbere yaco, hasanzwe hariho icamwa c'ikigazi.

Aho hantu, muri iryo somero ry'ibitabo, winjiyemwo, uhasanga ibitabo, vy'ubwoko bwose, bitandukanye ku biba birimwo, ndetse bifise n'amabara, atandukanye; aho twovuga ko, nk'ibifise amabara yera, aho naho, ku bijanye n'ibiba birimwo, twovuga nk'icigwa, kijanye n'ivy'imibanire.

Iyi nyubakwa, ikaba ishajije; ikaba irimwo intebe, hamwe n'amameza; naho imiryango, n'amadirisha, akaba bikozwe mu vyuma, n'ibiyo; naho hasi, hakaba hasize neza.

Inyubakwa muri rusangi twovugako ikomeye, kuko umushinge wiyo nyubakwa akaba ari amabuye ,nyubakwa nukuvuga uruhome akaba ari amatafari aturiye, hagati y'itafari n'irindi akaba ar'isima.

Tugishika aho hantu twahasanze umugabo yambaye imyambaro isa n'ubururu afise n'umupanga mu minwe isima yakoze aho hantu mu kuhashariza ikaba yaratanguye kumunyagurika kubera igihe giheze hakozwe.

Ikigo giherereye ahantu heza ,kandi kirasharije ,mpande yaco hariho ibiti bikoreshwa mu gutanga umuyaga abantu wo kubifashisha, gushariza iki kigo navyo bikaba vyakozwe nibara ryera.

Iyo nyubakwa y'amashure yo ku rwego rugira kabiri. Ikaba yubakishijwe amatafari aturiye hagati y'itafari n'irindi akaba ari ivyondo .Amadirisha hamwe n'imiryango akaba ari ibiti hamwe n'ibiyo vyamenaguritse naho ibisakazo akaba ari amabati.

Inyubakwa niyakarorero kandi irabereye ijisho ikaba igeretsweko inzu zibiri hejuru amatafari niyo yubatswe impome naho amadirisha hamwe n'imiryango bikaba ari ibiyo hamwe n'ivyuma.

Izo nyubakwa z'amashuri y'intango zisanzwe ziishtarije twavuga ku buhinga bwa none twamenyesha ko zisanzwe zibakishijwe amatafari aturiye hagati itafari n'irindi hakaba hariho isima ukihashika usanganirwa n'amashugwe ateye imbere y'izo nyubakwa twamenyesha ko zisanzwe zisakajwe amabati.

Inyubakwa n'inyubakwa nziza kandi zikomeye zubakishijwe amatafari aturiye hagati y'itafari n'irindi akaba ari isima ibi nibigaragarako zizoramba imbere yazo hari ibiti bisanzwe bisahiriza mu gutanga umuyaga.

Aho muri ubwo buryamo, ukihashika, biragaragara ko, hafise isuku; kuko hasi ubwaho, harameze neza, kuko usanga, ata micafu ihari; mwomenya ko, ku bitanda, usanga hashashe, amashuka.

Urwo ruhome rusanze rwubakishijwe amatafari aturire hagati y'i tafali n'irindi hakaba ari isima twuvugako hubatswe neza, kubera yuko abasanze bakora ivyo ubwubatsi bakoze aho hantu barubahirishe umwanya hagati y'i tafari n'irindi aho twovuga mu makika canke mu maduka.

Izi nyubakwa zirashajije, kandi nzirabereye, kuko amadirisha n'imiryango akaba ari ivyuma n'ibiyo na ho ugushariza iyi nyubakwa akaba ari irangi ryera.

Ugishika aho hantu abanyeshure bari hanze usanga banezerewe bariko bariginagura ikindi naco uca ubona ucubona inyubakwa zaho zishaje n'ubwo zishushanijweko ibendera ry'igihugu c'u Burundi.

Winjiye muri iryo somero uhasanga intebe zikozwe mu biti, iryo somero hasi rikaba risize isima naho imbere akaba hariho urubaho numenyako amadirisha arayibiyo.

Iyo nyukwa yo mu buhinga bwa none igeretswe kabiri ikaba ishajije kandi ibereye ijisho ikaba yubakishijwe n'amatafari aturiye hagati y'itafari n'irindi akaba ari isima, ibisakazo na vyo akaba ari amabati.

Iyo abo bantu ukihashika biragaragara ko ari imigwi ibiri umurwi wambere wambara ibisa n'urwatsi rubisi amashati canke imyitandiro bakambara ivyera umugwi wakabiri bambara ibisa n'ubururu hejuru hasi naho bakaba bambara ivyirabura.

Aha kurino shure shingiro harashajije kuko ukihashika usanganirwa n'amashurwe imbere y'izo nyubakwa nazo zikaba zubakishijwe amatafari aturiye ibibara ryo gushariza izi nyubakwa akaba ari igera naho ibisakazo akaba ari amabati.

Ugishika kurico kigo usanganirwa n'ikibuga ico naco akaba ari c'umupira w'amaboko ikindi naco usanganirwa n'umuduga usanzwe uzana bamwe mu barezi bakora aho hantu uruhome rwaho hantu muri rusangi izo nyubakwa akaba ari amatafari aturiye.

Muri ubwo ni uburaro utari buto hasangamwo amamatera y'ubwoko butandukanyi harimwo ayatukura ayera, ndetse n'ubundi bwoko ikindi na co nuko iyo nyubakwa isharijwe n'ibara ryera.

Aba bana n'ubwo ari abana bakiri bato, kubera y'uko kumbure bashobora ko bafise ubukene, nta mpuzu zibaranga bambara ,ariko kandi mw'ishure usanga batekereje ,bahanze amaso umwigisha, imyambaro nayo sinziza cane, kandi n'intebe ziriko zirasaza.

Iki kigo c'amashure kirasharije kuko imbere yaco hariho amabombo abanyeshure baho bakaraba nkiyo bavuye mutuzu twasugumwe ikindi kinezereje nuko baba bambaye imyambaro ibaranga.

Iyi nyubakwa naho biruko irashaje kuko n'ubwo irimwo umuyagankuba aho basize hamwe hamwe haratanguye guhindura hagaragara irangi nkiri tahasizwe.

Iyo nyubakwa ikaba yubakishijwe amatafari aturiye ,hagati y’itafari n'irindi hakaba hari sima naho imbere yayo hakaba hariho ikintu cubatswe kibikwamwo amazi na co nyene gikoreshejwe amabuye ,hagati yibuye n'irindi hakaba hari sima.

Abashure bajinyikiye gukora ikibazo barabereye kandi bambaye impuzu zisa ibi navyo bikaba bifasha abagenduzi b'amashure ikindi naco nuko aho bari gukorera harimwo isima.

Iyi imwe mu nyubakwa igize shure shingiro ikaba na yo nyine tutovuga ko imeze nabi kuko hasi harasize isima kandi harimwo n'imeza imeze neza ikibaho na co kikaba cirabura.

Winjiye indani muri yo nyubakwa ,usanganigwa n'imeza, hamwe n'intebe abantu basanzwe bicarako, ikindi uhasanga akaba ari ibitabo, mwomenya ko iyo nyubakwa isharijwe ,n'ibara ryera.

Iki kirasi ni kimwe mu bigize rino shure shingiro, uruhome gw'iki kirasi akaba ari amatafari aturiye hagati y'itafari nirindi hakaba ari isima naho urubaho rukaba gwirabura.

Iyo nyubakwa isanzwe yubakishijwe amatafari aturiye hagati itafari n'irindi hakaba hariho isima, naho umuryango wiyo nyubakwa ukaba ari uwicuma kandi usize ibara ritukura naho, umushinge usanzwe ufata isi aho hantu hakaba wubakishijwe amabuye.

Muriki kibuga gisanzwe kiriko ibiti bimwe bimwe bitanga umuyaga bikongera bigatanga n'ivyamwa hariho abantu bane bariko bahagirira imyimenyerezo nabo bakaba bari bambaye umwambaro wirabura.

Ugishika aho hantu usanganirwa na bimwe mu bisigarira vy'umusenyi ragiye barasuka awo hantu, ariko bigaragara nk'ivyahebwie, kuko uruhande rutari ruto rwaramaze kumerako ku bwatsi hari abari bahicaye bariko barahaganirira.

Ububwihe rero bukaba ari ubwihe rero twovuga yuko ari bubwa mu buhinga bwa none, kuko n'ubwo bugaragara nk'ubumaze igihe ku mpume hasa neza ika, kandi bukaba busakajwe amabati.

Iki kiyaya kiranezereye, kandi kirabereye ijisho na ho biri uko iyo hataba binobe biti bimwe bimwe twuvwa yuko ari ivyo mw'ishamba vy'amasigarira habahameze nk'ubugaragwa, ariko bigaragara nkahigeze kuba inzu, kubera yuko hariho umushinge w'amabuye ugaragara.

Izo nyubakwa z'ayo mashure zikaba ari nyubakwa zikomeye kandi zisharije zikaba zubakishijwe amatafari aturiye agati y'itafari n'irindi akaba ari isima mwomenya ko ibisakazo ari amabati.

Winjiye muri ico kigo uhasanga abanyeshure umwe wese afize intebe n'imeza yiwe ikindi na co n'uko hasi hasize isima imiryango hamwe n'amadirisha akaba ari ivyuma nahogushariza aho hantu bakaba bakoresheje ahana ini ibe araryera.

Urwo ruhome w'injendani ibigaragara abari akantu bakoresha mu gushariza amaterefone ndetse nakandi bakoresha mu kuzimya canye mukwatsa amatara umye yuko urwo ruhome kubatswe n'amatafari aturiye hagati itafari n'irindi akaba ari isima.

Iki kigo c'amashure shingiro kirashajije ukihashika usanganirwa n'amashurwe bateye imbere yayo mashure naho kikaba co ubwaco gisakajwe amabati

Aha muri ubwo buryamo uhasanga hariho ibitanda birenga kimwe bikaba biriko ibitambara vyera na ho hasi kubobu buryamo hakaba hasize neza impera ku mpome hakaba hasizwe n'ibe baragera.

Iyo nyubakwa ikaba yubatswe mu buryo bukomeye ariko kandi niho yari gitangura kuko yari yubakishijwe amabuye hagati ibuye n'irindi akaba hariho isima ikindi gihari cari icamwa c'ikigazi.

Aba banyeshure basanzwe bariko bakora ikibazo barashajije kuko bambaye imyambaro ibaranga kandi isa aho bariko bakorera ico kibazo hakaba hasizwe neza impera ku mpome hakaba hari irangi ryera.

Ico kibuga gisanzwe gikinirwa aho umupira gikaba ari ikibuga gishajije, kandi giteye igomwe amabara asanzwe ashajije aho hantu akaba ari ibara risan' urwatsi lubisi iritukura hamwe n'isa n'umutoto uhishiye.

Iyo nyubagwa isanzwe yubatswe mu buhinga bwa none ikaba igeretswe kabiri uduga hejuru. Ikaba isanzwe isharijwe n'ibara ryera. Naho amadirisha n'imiryango vyayo bikaba bikozwe n'ibiyo hamwe n'ivyuma.

kwishika kw'iryo rembo, ry'izo nyubakwa usanganirwa n'ibiti ,ikindi kigusanganira n'ubwatsi butotahaye, uraho hantu ivyo bikaba ari vyo bigaragaza ko hari umuyaga mwiza.

Iki kigo kirashajije kandi kirakomeye kikaba kizengurutswe n'uruzitiro rw'ivyuma ndetse impome mu mushinge akaba ari amabuye uduze uruhome narwo akaba ari amatafari ahiye hagati y'itafari n'irindi akaba ari isima.

Winjiye indani muriyo nyubako ukaraba neza usanganirwa n'ubwoko bw'ibitabo, ivyo navyo bikaba bikoreshwa mu gusomwa, imeza nazo zihari akaba ari ubwoko bubiri imeza imwe ishobora kumeneka isize irangi ry'ubururu n'iyindi y'igiti.

Ugishika aho hantu, uciye kw'ibarabara usanganirwa n'ibiti vy'ibigazi, ugaca ubona inyubakwa zigeretswe kabiri. Nazo zikaba ziba zibereye kuko zubakishijwe amatafari aturiye.

Winjiye aho hantu usanga nko abagabo n'abagore mu bagore bamwe usanga barihingishije n'imishatsi mu mutwi nko kandi aho hantu bakorera hasa neza ni ko bibabimeze ku bantu biga muri za kaminuza nta wuraba uyundi kubijanye n'imyambarire.

Iyo tugeze aho hantu twasanze umuntu umwe n'aho imbere yiwe hari hariho ama mashini nyabwonko arenga imwe ariko we yariko akoresha imwe ariko araba ibintu mukiyo c'iyo mashini nyabwoko.

Yashoboye kugaragara aho hantu bari abantu hamwe n'amashini nyabwonko bari gukoresha ikindi ikigaragara cane yari umuduga wari aho hantu na wo ukaba hwara ufise amapine yirabura amarangini na wo akaba ari ayo ubururu ahera, ndetse na yasa n'urwatsi rubia.

Bimwe mu bikoresho bisanzwe bikoreshwa mu gukinga umuyagankuba aho twovuga nka kamwe gashora kuba kokinga gashora kuzimya umuyagankuba canke kakawurekura ariko kandi ahanini gafasha iyo habaye ingorane mu bijanye n'ivyo abafundi bakoze.

Aba banyeshure baraberewe kuko bambaye imyambaro isa; naho umwe mu bigisha bakora aha hantu, akaba ariko abigisha icigwa c'ubuhinga; navyo bikaba bizobafasha muri kazoza.

Winjiye aho hantu usanga abahakorera bose bambaye imyambaro isa, ahanini twovuga yuko ari iyera naho abagore bo usanga barihingishije imishatsi ariko kandi haba hariho ibikoresho twovuga ko nk'intebe bicarako iyo bariko barakora akazi.

Ikigo c'ubushakashatsi kirabereye kandi kirimwo agahengwe kubera yuko umwemwe wese afise buri mashini nyabwonko yiwe ikindi naco n'uko tubona yuko hasi gisharije naho impera akaba hariho n'ibitambara.

Aho hantu hasanzwe hatunganirizwa umuyagankuba uboneka biciye ku mishwarara y'izuba, abenshi mu bahakora bakaba bambaye imyambaro ibaranga ,aho twovuga nk'uduhuzu dutoya hamwe ni nkofero basanzwe bambaye mu mitwe yabo.

Icumba gisanzwe'categuriwe abavyarira awantu gikaba gifise umuryango w'icuma, kandi hakaba ari uwo ubururu hasi na ho hakaba hasharijwe n'ibara igomba gusa n'amaraso na ho impera hakaba ari igera ahotwavugako mpome.

Abo bakozi twahasanze, twasanze ari abakozi baberewe, bakaba bari bambaye imyambaro ifise amabara abiri kandi akaba ari iy'ubwoko bubiri. Umwambaro wa mbere ukaba wari ufise ibara ritukula, uwa kabiri nawo ukaba wari ufise ibara ryera.

Mubo twahasanze umwe muribo yari yambaye umupira usa n'ubururu uwundi nawo yariko arakoresha imashini nyabwonko twabamenyesha ko ntabindi vyashoboye ku garagara aho hantu kubera yuko n'imashini nyabwonko hashoboye ku garagara imwe

I erodipe sanzwe yirabura igaragara nk'ishobora kujamwo amaritiro amajana abiri yari isanzwe iteretse ku kantu ngasizwe ibara risa n'amaraso aho, kandi vya ribiri hari hariho n'ibiti.

Mu bakozi twahasanze ,bariko bakora ivy'umuyagankuba , ahohantu abenshi muri bo ,bari bambaye imyambaro mu mutwe yabo bimwe kwitwa inkofero ,itukura ,hamwe n'iyisa n'umuhondo ,abo muri bo kandi bari abagabo hamwe n'abagore.

Tugishika aho hantu twasanze ibikokwa vyaho vyatanguye ariko kandi twahasanze n'imashini nyabwonko iyo umwigisha keshi yisunga iyo ariko aragira ivyo asigurira abo bantu

Tukigera aho hantu twasanze ari ahantu habereye ijisho kuko hari hateye amashurwe y'ubwoko butandukanye kandi iruhande yaho hakaba hari hariho inyubakwa arico batereye ayo mashurwe.

Uko muri rusange isanzwe efise umushinge wubatswe mu mabuye agati yibuye n'irindi akaba ari isima iyo nyubako, kandi isanzwe ku ruhande rwaho hasizwe isima ikaba urugi rwayo rwubakishijwe n'ivyuma.

Kuri iki ikigo c'amashure yisumbuye winjiye ntupfa kumenya ko ari abanyeshure kubera ko abenshi mu bahiga baba bafise imishatsi mu mitwe yabo. Ku bakobwa ho usanga barahevye bakarondera n'imishatsi y'imikorano.

Ugishika aho hantu usanga hayagayaga kuko nta micafu iraho hantu womenya yuko usanga intebe imwimwe y'inyegamo iri kumwe n'imeza ivyo bikaba bifasha ababa baje kuharangurira imirimo yabo.

Aho hantu twasanze hasi hasherijwe n'ibara risa nu rwatsi rubisi ,ikindi twahasanze naho tukaba twasanze imeza n'intebe, imeza ikaba yari iriko ibitambara mwomenya ko aho hantu ,hari imeza zigera kuri zitanu.

Iyo nyubakwa ikaba arimwe mu nyubakwa zibereye, ikaba isharijwe ahanini n'ibara ryera naho impome akaba ari amatafari aturiye hagati y'itafari nirindi bakaba bashizemwo isima.

Ugishika murico kigo uhasanga hari imashini nyabwonko nyishi na zo zikaba ziba ziteretse ku mameza niko kandi naho hantu hameze neza kubera yuko ku home hasharijwe n'ibara ryera.

Ugishika aho hantu, usanganirwa n'amashurwe, abereye ijisho; naho inyubakwa nazo, hakaba amadirisha, hari ibiyo, hamwe n'ivyuma; ugushariza aha hantu, ahanini bikaba, vyakozwe n'ibara ryera.

Iyi inyubakwa yashajije, kandi ni yo mu buhinga bwa none ku buryo bw'uko igeretse akarenga kabiri uduka amiryango akaba ari ibiyo hamwe n'ivyuma, naho aha nini inonyubakwa ikaba isharijwe nirangi gera.

Muri iyo nyubakwa, ukihashika, usanganirwa n'imiduga, y'abantu baba baje, kuhakorera; mwomenya ko, iyo nyubakwa, igeretswe akarenga kabiri; gushariza iyo nyubakwa, akaba ari irangi risa n'urwatsi rubisi, iryera, n'irigomba gusa, n'amaraso.

Muriryo barabara hariho urupangu rwubakishijwe isenyenge inzu zirimwo zikaba amabati azigize asizwe ibara ritukura naho umushinge wurwo ruhome ukaba arugwa mabuye

Iyo nyubakwa isanzwe isize isima inyuma hariho aho isima imaze kumonyagurika. Ikaba isanzwe isakajwe amabati n'aho umuryango wayo akaba ari uw'ivyuma, n'amadirishia akaba ari ivyuma. Ku ruhande yiyo nyubakwa, hariho igiti gisanzwe gitanga umuyaga.

Inyubakwa isanzwe igeretswe incuro zibiri uduga hejuru ukihashika usanganirwa n'amashurwe bateye hande yayo, ikindi kigusanganira n'imodoka z'abantu baba baje kuhakorera womenya yuko isanzwe isharijwe n'ibara ryera naho imiryango n'amadirisha akaba ari ibiyo.

Muri iki kigo c'ubushakashatsi hasanzwe harimwo imashini nyabwonko nyinshi, hasanzwe hasharije kubera yuko izo mashini usanga ziteretse ku mameza, muri iki gihe hari harimwo umuntu umwe ni we yariko arahagirira ubushakashatsi.

Aho hantu twasanganiwe n'imiduga abaho basanzwe bazamwo iyo baje kukazi, ikindi kigusanganira n'amashugwe asanzwe ateye aho hantu ndetse n'izindi nzu z'abasanzwe batuye muri iyo mihana.

Iyi nyubakwa irashajije kandi niyo mu buhinga bwa none. N’uko tubona ko ifise umuyagankuba kandi gushariza ino nyubakwa navyo bikaba vyakozwe n'ibara ryera.

Ikigo c'itumatumanako amakuru kirashajije kandi kirabereye ijisho kikaba kirimwo intebe z'inyegamo zikozwe mu buhingo bwa none naho kikaba ahanini kirimwo ama mashini nyabwonko atari make.

Abo basanzwe bakorera aho hantu muri ico kigo usanga bambaye imyambaro isa n'ubururu ubwo twahagenda twahasanze hari batatu harimwo abahungu babiri ndetse n'umukobwa umwe

Ijiye abo hantu usanga ata n'umwe asa n'uyundi, kuko ewe mu bakobwa usanga barishukishije n'imishatsi abandi biyambariye amashati yera n'amakoti azimvye gomenya ko umwigisha we aba ahagaze imbere agarageza kwerekana amashusho akoresheje imashini nyabwonko kugira ngo ahe ubumenyi abo banyeshuri bo muri za kaminuza.

Iki kigo gisanzwe gikoreshwa mu vy’amagara y'abantu, kirashajije; gisanzwe cubakishijwe amabati yo mu buhinga bwa none; naho uruhome akaba ari amatafari aturiye; indani hakaba hariho ibiti bimwe bimwe, aho twavugamwo ikigazi.

Urebeye kure wabona ikibuga gisanzwe gikinishwa ko umupira w'amaboko ha muri ico kibuga hari hari mwo abantu bamwe bamwe bariko barinonora imitsi hande yaco hakaba hari hariho ibiti bisanzwe bitanga umuyaga aho hantu.

Muri iyo nyubakwa twahasanze abatari bake, aho twovuga yuko bariko barakora inama. Ikaba ari inyubakwa ishajije kuko indani hose harera. Ikiryoshe ni uko isakaje amabati.

Izi nyubakwa zimeze nk'inyubakwa rusangi, zikaba zigeretswe ,ariko hariho n'iyindi itageretse ,ukihashika usanganirwa n'imiduga ,ikindi naco kigusanganira ,n'ibendera g'igihugu c' urundi rikaba rigizwe n'amabara atatu :iryera, iritukura, hamwe n'irisa n'urwatsi rubisi.

Aba banyeshure, bo ku rwego rwa kaminuza, barabereye; ariko kandi, ntibambara nk'abandi, kuko, nta wambara impuzu, zisa n'iz'abandi; abakobwa bo, barisukisha n'imishatsi; eka kandi, usanga bafise n'amaterefone, ku bibero vyabo.

Winjiye murico Kirasi uhasanga intebe izo ntebe nazo zikaba zikozwe mu bihimba bibiri igihimba kimwe nivi vyuma ikindi naco niki biti uruhome narwo akaba rusizwe ibara ryera

Kuri iki kigo c'amashure yisumbuye ariyo kaminuza abantu bahiga ntabwo bambara nk'abanyeshure basanzwe, kuko usanga bambaye impunzu zitandukanye, bose bakaba bandika ku mpapuro zera.

Ikikigo c'ubushakashatsi, kirimwo imashini nyabwonko; naho uwagiteguye, yaragishajije; kuko hejuru, ni ibara ryera, ndetse n'impome; ariko imiryango, yagize iy'ibiti, ngira ngo, nivyo yabonye y'uko, vyomubera.

Aho hantu kuri iryo vuriro, hakaba hubatswe n'amatafari aturiye, hagati y'itafari n'irindi akaba ari isima. Naho ibisakazo akaba ari amabati. Amabaraza nayo ahanini agizwe n'ivyuma.

Inyubakwa yo kuri kaminuza y'abanyeshure bo muri maroke ikaba igeretswe kabiri ikaba ishejijwe n'ibara ry'ubururu hamwe n'igera igihe twahagenda ho twahasanze umukobwa umwe asanuvuye kuhakura ubumenyi.

Iyo nyubakwa ikaba ahanini ishajijwe n'ibara ryera. Uruzitiro rw'iyo nyubakwa akaba ari ivyuma. Naho imiryango akaba ari ivyuma. Ariko amadirisha ntiwoyobegwa ko hariho ibiyo.

Aha hantu, harabereye kuba, umuntu yoza, kuharuhukira; kuko hari ibiti, vy'ubwoko bwinshi; ibisanzwe bikora akazi, ko gutanga umuyaga, n'ibindi bigaragara nk'ivyamwa.

Aho muri urwo ruganda tukihashika twahasanze umwe mu bakozi yambaye imyambaro igomba gusa n'igishwara, akaba yari yambaye n'ikimukingira mu mutwe, mumenya yuko inyuma yiwe hari hariho icapa, kikaba canditse ko urutonde rw'ingene bakora aho hantu.

Iyo nyubakwa ikaba isherijwe n'ibara ryera muri rusangi, ikindi na co akaba hugajwe amagufure abiri ,imwe y'ikirundi tukavuga ko itari mu bwoko bwa none, n'iyindi iri mu bugezweho ariko kandi ugorugi akaba ari rwicuma.

Aha hantu kuri kino kigo c'amashure yisumbuye harabereye ,ariko kandi n'abahiga nabone basa neza, kuko usanga harimwo n'abashize imishatsi y'imikorano ku mutwe.

Murino nyubakwa isanzwe ikoreramwo abanyeshure ikaba arinyubakwa ishajije hasi hakaba hasize isima naho uruhome rukaba rusharijwe n'ibara ryera urubaho narwo rukaba rwirabura.

Iyo nyubakwa ikaba ishajije, kandi ibereye, ariko kandi simwe kuko ni ikigo na ho hakaba hashakajwe ahanini n'amabati, ujishika usanganirwa n'amashurwe ayatewe imbere y'izo nyubako.

Tumaze gushika awo hantu twahasanze hatuje, kandi abo twahabonye beshi bariko bari abomaa mashini yabonyabwo mu bo twahasanze bari bafise imishatsi ha bo se mu mitwe.

Bisanzwe bizwi, muri ico kigo, c'ubushakashatsi, haba harimwo, amamashini nyabwonko, atari make; aho dushitse, twahasanze umwe, asanzwe abamenyereza, ariko arabafasha, nabo bakaba, bari mu migwi, kugira ngo bigishanye.

Iyo nyubakwa ikaba igeretswe incuro zitatu doga hejuru nayo impera ugasanga ari ibiyo ucashika usanganirwa n'amashurgwe bakoresheje kugira ngo basharize aho hantu.

Iyo nyubakwa twovuga yuko yari ikozwe mu buhinga bwa none kuko ibigaragara yuko vyakoze aho hantu, akaba ari isima, umusenyi hamwe n'amabuye mato mato. Haruhande yaho hakaba hari ibiti bizofasha mu gutanga umuyaga.

Imbere y'iyo nyumakwa twasanze ibarabara ryaho rya rabomaguritse kandi imbere yayo akaba hariho kandi ibiti bisanzwe bisahiriza mu gutanga umuyaga, nkomenya ko urupangu rwaho hantu rusanzwe ari ubw'ivyuma.

Ugeze imbere y'iyo nyubakwa, usanganirwa n'inyubakwa zisanzwe ari ngirakamaro, aho twovuga ko ari amatafari bashashe aho hantu. Twobamenyesha ko isanzwe yubatswe n'amatafari aturiye kandi hagati y'itafari n'irindi akaba ari isima.

Twinjiye aho hantu, twasanze bambaye imyambaro bose isa, amashati yera hamwe n'amajipo yirabura. Umwe muribo akaba yari ahagaze kumbure yoba yariko arabakoresha inama.

Inyubakwa yubakishijwe amatafari aturiye hagati yitafari n'irindi hakaba hari isima naho irangi bakoresheje mu kwishariza akaba ari i ryera, ibisakazo navyo akaba ari amabati.

Muri ico kigo c'ubushakashatsi ,uhasanga ahanini abambaye imyambaro isa ,na yo akaba ari iy'ubururu, urakunda kuhasanga n'abandi bagenzuzi b'ico kigo bahaje ,ikindi uhasanga ni imashini nyabwonko ziriho hano.

Kuri iyo nyubakwa twahasanze hariho ibiti n'amashugwe, ivyo akaba arivyo bigusanganira. Iyo nyubakwa ikaba yubakishijwe amatafari. Naho amadirisha hamwe n'imiryango bikaba ari ibiyo.

Uyu numwe mu banyamyuga akaba yambaye umwambaro usa n'ubururu naho inkofero yambara ikaba ari iyera iragaragara ko akora ivyazi kuko ntamukoresha we ari kumwe

Abaganga basanzwe bakora hano hantu bose bambara imyambaro yera bari bahagaritswe umutima n'amagara y'uno murwayi ari aha na we akaba yari aryamye ku butanda ubutikoma.

Inyubakwa isanzwe igeretswe akarenga rimwe ikaba yubakishijwe amatafari aturiye hagati y'itafari n'irindi hakaba hari isima, naho ibisakazo akaba ari amabati, ukihashika usanganirwa n'amashugwe asanzwe ashajije aho hantu.

Iyi nimwe mu nyubakwa z'amanama zongaha, ikaba ishagijwe kandi irimwo intebe hamwe n'amameza naho hejuru hakaba hashajijwe n'ibara ryera.

Ikikigo c'amashure cubatswe ahantu nkeza ku buryo bw'uko kigizwe nahari inkino aho tubona ko harimwo ikibuga co gukina kumupira w'amaboko, naho ikindi twashimiye ni uko hariho ibiti bisanzwe bifashe shaha mu gutanga umuyaga.

Iyi nyubakwa irakomeye kuko umushinge wo ubwawo usanzwe ukoreshejwe amabuye yo mu bwoko busa neza hagati y'ibuye n'irindi akaba ari isima.

Uwo yariko akorera aho hantu, akaba yari yambaye imyambaro isa n'ubururu kandi n'inkofero nayone ikaba yari isa n'ubururu. Inyuma yiwe hari intebe iyo abantu baje kumukoreshako ibintu baca bicarako.

Iki kimwe mu birasi bisanzwe bigitse ahantu kirashagije kandi ni c'akarorero kuko impome zo zigizwe n'ibaragera ariryo basizeko n'aho amadirisha n'ibiyo akaba ari ivyuma.

Uyu numwe mu banyamyuka basanzwe bazi kuvyaza umusaruro igiti, akaba yambaye umwambaro usa n'ubururu naho inkofero yiwe ikaba itukura, afise igikoresho aho asanzwe ariko arakora intebe.

Ahantu kuri iryo shure rya kaminuza, uhasanganirwa n'amamodoka hamwe n'amamoto. Twomenya ko uruzitiro rw'iryo shure ari urw'ivyuma. Naho winjiye, ahanini ibara uguma ubona cane ari ibara ryera.

Iyi nyubakwa isanzwe igeretswe kabiri ikaba ari nyubakwa ibereye ijisho kuko isherijwe n'ibara ryera naho ahandi ku madirisha akaba ari ibiyo imbere yaho usanga hariho ama modoka.